Yara suna farin ciki a duk lokacin da aka samu zaman lafiya suna kasancewa cike da annushuwa suna rayuwa cikin jin daɗi da wasanni kullun idan safiya ta yi ana iya jin hayaniyar su da guje-gujen su a cikin unguwa wasu na rera waƙoƙi, wasu na wasa da tsofaffin tayoyi, wasu kuma na harba tsintsiya da ƙwallon roba yara, basu da wani abun da ke fiye musu daɗi a rayuwa fiye da wasanni, a rana ɗaya bayan sun dawo daga makaranta wasu daga cikin su, sukan taru a ƙarƙashin bishiya, inuwa a nan suke yawan taruwa dan jin labarai daga tsofaffin ƙauye. Baba usman, wani tsoho ne me hikima da ke matuƙar ƙaunar yara yana yawan basu labarai masu ɗauke da darasi yau ma yana zaune yana jiran su da zaran sun gama cin abincin rana, suka zauna kusa da shi, baba Usman ka bamu labari suka ce da farin ciki, baba Usman ya kalli yaran, yace to ku saurara zan baku labarin yara uku, su ƙwazo, da kaifin basira, se ya fara bada labarin wasu yara uku, Aliyu, Fatima da Musa wanda suka kasance masu son temaka ma iyayen su, da kuma yin amfani da basiran su domin inganta ƙauyen su Aliyu yana son karatu, Fatima tana da fasaha, yayin da Musa ya ƙware wajen gyaran kayayyaki yaran da ke saurare suka yi shiru suna jin daɗin baba Usman ya cigaba da bayanin yadda yaran suke aiki tuƙuru suka koyi sana'oi kuma suka zama abin alfahari ga iyayen su da ƙauyen. Ya kammala labarin da cewa duk wanda yayi ƙoƙari ba zai yi nadama ba, idan kuna da buri ku dage da ƙoƙari har sai kun cin ma burin ku Bayan ya gama, yaran suna ta ihu, masu tambayoyi na ta tambayoyi, masu cewa suna so su zama kaman su Aliyu da Fatima da Musa, su ma suna yi, cikin farin ciki baba Usman yace wannan labarin yana da yaran ma suka ce eh, baba muna so ka ƙara mana wani, amma baba Usman yayi murmushi yace gobe idan Allah ya kaimu zan sake baku wani sabon labari da wannan suka tashi cike da nishaɗi, kowanne yana tunani irin ƙoƙarin da zai yi dan ya zama abin alfahari ga iyayen sa, wasu suka koma wasannin su, wasu suka tafi gida, dan taimaka ma iyayen su, amma kowannen su ya fita da sabuwar azama da ƙwazo a zuciyar sa, da haka rayuwar yaran ƙauyen ta cigaba cike da nishaɗi, da zumunci a kowacce rana tana zuwa da sababbin abubuwa kuma yaran na cigaba da girma cikin soyayya da tarbiyya me kyau.

Maman Aisha tana zaune akan kujera tana kallan ƴaƴanya da suketa hayaniya a ɗaki. Aisha ƴar fari mai shekaru goma shabiyu tana zaune akan kapet tana ƙoƙarin yin aikin gida amma a hankali taki dajin tsoron kada mama ta tambayeta ko ta gama Yayinda autan gidan Musa mai shekaru shida yaketa yawo da motar roba yana ƙoƙarin kaita ƙarƙashin kujera. Maman Aisha tayi gyaran murya tace Musa kana jina ka daina shiga da motarka ƙarƙashin kujera ko sai na tashi Musa ya tsaya cak yana kallon maman cikin tsoro sannan ya janye motar cikin sauri yace mama wallahi bani ba ne. Sai ta ce eh ba kai ba ne to waye aljanu ne suke wasa da mota Maman ta tambaya tana gyara mayafinta saidai kafin Musa ya amsa Aisha ta ɗago daga littafin da take dubawa. Mama kinga wannan malam ne ya bamu mugama kafin gobe. aman na manta yanda ake lissafin lissafin ɗan nunamun don Allah. Maman Aisha ta sauke ajiyar zuciya ta matsa kusa da ita, zo nan ki nunamun bari in koya miki dole ki maida hankali a makaranta kada ki fiye wasa. A daidai wannan lokacin babansu ya shigo gidan daga waje yana dariya. Mama munyi wasan ƙwallo a titi na ci ƙwallo biyu Maman A'isha ta yi dariya ta ce Allah ya albarkaci ƙwallon amma dai ka fi son ƙwallo fiye da karatu Idan ka ci kwallon a makaranta kamar yanda kake ci a titi ai da yanzu kaine shugaban ajin Bayan kowa ya gama aikinsa Maman Aisha ta nimi su zo kusa da ita, ku zo yau zan baku labari mai darasi. Yaran suka matsa kusa suna jiran jin abinda zata faɗa. Akwai wani yaro da ake kira Salisu, Salisu yarone mai ƙoƙari amma yana da wata matsala yana da kasala da yin sakaci da aikinsa. Malamansa a makaranta suna kokari su koya masa amma yana ɗaga kafa. Mahaifiyarsa ta dinga tunasar dashi cewa idan bai gyara ba zai gamu da matsala a nan gaba amma Salisu bai sauraraba. Rana ɗaya anyi jarabawa a makaranta saboda bai yi karatu dakyau ba sai ya kasa ansa tamba duk abokansa sun ci jarabawa amma shi ya faɗi. Da aka dawo gida mahaifiyarsa ta tambayeshi shin yanzu ka fahimci mai yasa nake gaya maka ka dage da karatu. Salisu ya sunkuyar da kai cikin kunya daga nan ya dauki alkawarin zai daina sakaci ya fara yin aiki da wuri yana yin karatu kuma yana himma. Nan da nan a wata ɗaya ya zama ɗaya daga cikin mafi ƙoƙari a ajinsu. Wannan labarin yana nuna cewa duk abunda zamuyi dole ne mu dage mu bada himma in ba hakaba ba zamu ci nasara ba. Aisha ta ɗaga kai, mama zan dage da karatu ba zan zama kamar Salisu ba. Abdullahi ya yi murmushi nima zan rinƙa karatu a komai daidai lokacinsa. Musa kuwa yana kallon mama da murmushi, nifa mama ni zan zama Salisu mai ƙoƙari. Mama tayi murmushi to Allah ya taimaka yanzu ku tashi muje muci abinci amma kada ku manta darasi na. A cikin wannan ɗakin akwai zafi amma kuma duk da haka suna ƙaunar junarsu ga hayaniya da surutai na yara amma soyayya da ƙwarewa irin ta uwa da ƴaƴanta cikin ƙanƙanin lokaci. ba kowace uwa ba ce mai bada shawara da koyar da darasi

wannan garin yana cike da itatuwa da fili me yalwa akwai yara guda huɗu sun haɗa kai domin tonon ƙasa rana tana haskawa iska tana kaɗawa a hankali yayin da suka sa kai cikin aikin da ke gabansu sun zo da ƙaramin guga cokali da kuma wasu sanduna domin su temaka mu su wajen tono ramin da suke da niyyar ginawa masu buƙatar rami muna buƙatar rami me zurfi cewar Aliyu babban cikin su yana riƙe da ƙaramin gatari idan ba haka ba, ba zamu iya binne abubuwan mu ba Fatima ta riƙe haɓar ta me kuma zamu binne? se Aliyu yace wata ƙila muna iya binne tsummokarai muga idan zasu sake fitowa kamar yadda na ji a cikin labari cewa in aka binne tsummokarai suna fitowa kamar shuuka akayi dariya, Sadiya ƴar ƙaramar cikin su ta duba gefen su sannan ta ce kuma idan muka samu wani abun mamaki a cikin ƙasan wata ƙila tsoffin kuɗi ko lu'u-lu'u dukkan su suka yi dariya amma hakan be hana su cigaba da aikin su ba suna haƙawa suna jin daɗin aikin suna ƙoƙarin cika ramin da suka fara daga bisani suka fara samun wasu duwatsu masu launin zinariya wanda ya sa suka fara tunanin cewa wata ƙila sun samu wani abu me daraja ku duba wannan duwatsun Aliyu yace yana ɗaukan wani ƙarami daga cikin su shin ba zinariya bace ba? zan kaiwa bappa in tambaye shi Musa yace da sauri yana me cike da farinciki se dai kafin su yanke shawara aka fara jin kiran cin abinci daga gidansu Fatima se suka bar aikin na su dan su dawo daga baya amma har a cikin gidan, zuciyar sun nan tana kan ramin da suka tono suna tunanin abunda ze faru idan suka cigaba da bincike bayan sun gama cin abinci suka koma wajen su da azama amma se ga shi ruwan sama ya fara sauka a hankali me zamu yi yanzu? Sadiya ta tambaya tana riƙe da wani ƙaramin guga ba komai, bari mu rufe ramin kafin ruwan ya cika shi Aliyu ya bada shawara amma kafin su rufe gaba ɗaya Musa ya ɗan nutsar da duwatsun da suka samu a cikin aljihun sa zamu komo gobe mu duba su da rana ya faɗi da murmushi kamar yadda kowane yaro ke da sha'awar bincike da gano sabbin abubuwa suma ba'a bar su a baya ba washe gari suka dawo da sabon aiki da kuma kayan aiki domin su ga ko zasu gano wani abu me ban mamaki a ƙarƙashin ƙasa shin gaskiya ne suka samo wani abu me daraja ko kuma wasa ne kawai a tunanin su? lokaci ne ze tabbatar da haka

a cikin wani ƙauye me cike da farin ciki da zumunci yara sun fito da bokitai da jarakuna domin su ɗibi ruwa daga pampon da UNICEF ta samar rana na haskakawa amma iska tana kaɗawa a hankali tana sa gajiyar rana ta ragu kaɗan a kusa da pampon ana iya jin sautin yayyafi yayin da pampon ke tuƙa ruwa zuwa cikin bokiti ki matsa, ki bari in cika nawa cewar Amina tana me fuskantar Maryam dake ƙoƙarin tuƙa pampon ki bari na gama daga nan se ki tuƙa naki Maryam ta ce tana murmushi hannunta na kar-kar da pampon da ƙarfi domin ruwa ya fito sosai, a gefe guda Aliyu da Yusuf suna tsaye suna kallon yadda ruwan ke taruwa a cikin jarkoki dole muyi sauri mu kammala in ba haka ba mama zata ce mun yi jinkiri, Yusuf ya faɗa yana kallon rana ba damuwa idan mun gama se mu temaka wa ƙananan yara su ɗauki bokitin su Aliyu yace yana fuskantar wasu yara ƙanana da ke jiran layin su haka suka cigaba da ɗiban ruwa suna dariya suna raha da juna duk da wahalar tuƙa pampon babu wanda ke ƙorafi domin sun saba da hakan kuma sun san cewa ruwan yana da amfani sosai a gidajensu bayan sun gama cika bokitansu, suka ɗauka da ƙarfi wasu sun sanya bokitin a kansu wasu kuma suna jan jarkar su a ƙasa Amina ta dubi Maryam ta ce kin ga yadda rana ke haskawa ya kamata mu hanzarta kafin rana tayi ƙarfi ta ɗauki zafi haka ne, Maryam ta amsa tana goge zufa daga goshin ta duk da haka ya kamata mu dakata mu temaka wa Salisu su cika nasu su ƙanana ne se kuwa tace ai kuwa kin faɗi gaskiya mu ajiye mu temaka mu ja mu su ai kuwa suka temaka suka bubbuga wa ƙananan yara suna jiran sauran yaran su gama suna jin daɗin iska me sanyi wani dattijo dake wucewa kusa da pampon ya kalle su yace yara ku ci gaba da aiki cikin haɗin kai da haka ake temakawa juna a al'umma dukkan su suka amsa da girmamawa mun gode baba bayan sun kammala kowannen su ya ɗauki bokitin sa wasu suka ɗauki jarkar su wasu suka ja a ƙasa wasu suka ɗaura a ka sannan suka fara tafiya cikin farin ciki suna jera hira a hanyan su ta komawa gida a yayin tafiya, Yusuf ya ce na fi so mu riƙe wannan haɗin kan kowane lokaci idan muka zo nan mu tabbatar mun temakawa juna hakane, Maryam ta ce tana murmushi idan muna tare, komai yana da sauƙi daga nan suka cigaba da tafiyar su cike da annashuwa da zamunci har suka isa gidajensu domin su ajiye wa iyayen su ruwan da zasu yi amfani da shi

a cikin anguwan sabon gari yara cike da daaa murna suna nishaɗi iska tana kaɗawa a hankali sun taru a filin wasa domin su buga wasan awaara wani shahararren wasa ne da yara ke matuƙar so domin yana cike da annashuwa da motsa jiki kun shirya? Salisu ya tambaya yana riƙe da hannun wani yaro me suna Musa eh mun shirya dukkan su suka amsa da muryar farin ciki an rarraba su kashi biyu inda tawagar farko ke tsayawa a wuri guda da hannayen su a haɗe sun ba da kewaye yayin da ɗayan tawagar ke ƙoƙarin kutsawa cikin zagayen su ta hanyan tsallake hannayen da suka haɗe suna rera waƙar suna awaara ku buɗa muna so mu shiga yaran da ke zagaye suna ƙoƙarin riƙe hannayensu da ƙarfi dan kada me tsalle ya tsallake amma idan ya samu ya tsallake se a ƙara motsa gwiwa da nishaɗi idan kuwa be samu ba se a mayar da shi cikin tawagar sa dan ya sake gwadawa sun yi wasan da annashuwa da dariya da farin ciki a duk lokacin da wani ya samu nasarar tsallakewa wasan na ƙara danƙon zumunci a tsakanin su kuma yana koya mu su dabaru da ƙwarewa wajen motsa jiki a haka suka yi tayi suka yi tayi suka yi tayi suna ta dariya daga gefe wasu manyan yara suna kallo suna jin daɗin yadda ƙananan ke wasa wasu ma suna temaka mu su da shawarwari suna cewa ka tsallaka da sauri ku kuma, ku riƙe hannuwan ku da ƙarfi har wasu daga cikin manyan yaran suka shiga wasan dan su gwada ƙarfin su a haka - a haka suka yi ta wasa har dare ya fara yi ƙoƙarin bayyana yaran nan suna jin daɗin wasa har se da aka fara jin kiran iyayen su ana cewa ku dawo gida dare yayi wasan ya isa haka in baku dawo ba fa ran ku ze ɓaci duk da cewa basa so su dena amma sun san cewa gobe wata rana ce kuma zasu sake taruwa dan cigaba da wasan da suka fi so suna tafiya gida suna yi wa juna alƙawarin cewa idan aka tashi daga makaranta da wuri zasu zo domin su cigaba da wannan wasa me ƙayatarwa a haka suka rabu cikin farin ciki kowannen su yana tunanin dabarun da ze zo da shi a wasa na gobe

A zamanin iyaye da kakanni mutane sukan yi shanya a kofar gida wannan yanayi ya kasance da abubuwa na ban takaici ban haushi da ban ta'ajibi saboda mutum zaizo yayi shanyar kayan sa amma sai kaga iska ta zubar kuma yara suna wasa sun zubar da kayan a irin wannan yanayin muka samu wasu yara suna wasa a kofar gida sun zubarwa da wata mata kaya tayi kamar ta zane su amma cikin tausayawa tayi musu magana kuma suka gyara suka shanya mata mu wuce muna ƙara tafiya kawai sai muka samu wata baiwar Allah ta tsogunna kamar zatayi kuka cikin grimamawa muka tambaye ta ranki ya daɗe mai yaka faruwa, ta sanar damu cewa ta shanya kaya ne sun kusa bushewa iska ta zubo dasu gashi wurin anyi ruwa ƙasar duk ta caccaɓe da ruwa kayan duk sunyi ja muka zauna muka taimaka mata muka muka ƙara taya ta ɗauraye wannan kaya mu shanya su ɗaya bayan ɗaya sannan muka bata shawara wajan yin amfani da abun maƙale kaya domin gudun faruwar irin haka a gaba wannan dalili ya janyo hankalina wajan wayar da mutane akan yadda zasuyi koƙari wajan kiyaye shanyarsu a kowanne irin lokaci muka fara wayar da kai tunda daga kan unghuwanni zuwa makaranu muka fara nunawa yara wurare da yakamata suyi wasa ba a kofar gidajen mutane ba su sami wani waje da yake keɓantacce a cikin unguwa sannan suma mutane idan sunyi shanya su dunga ƙoƙari wajan sa abinda zai maƙale wannan kayan domin gudun afkuwar irin wannan matsalar a nan gaba yara da dama sunji daɗi haka zalika iyayen su ma sunji daɗi wannan dalili yasa suka dunga mana godiya sannan muka haɗa kai da gwiwa da mutanan da suke kula da tsaftar muhalli domin tabbatar da cewa kowa ya samu yayi rayuwa cikin annashuwa da jin daɗi bayan kowa sun zauna lafiya Allah yasa mu dace kuma Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan rayuwar da muke ciki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

A wannan gari anyi wata mata mai sunan Maryam tana tashi kullin domin ɗebo ruwa da iyalan ta tana jin daɗi saboda kullin tana tare da ƙarfin zarfin zuciya fiye dana baya amma tasan cewa duk da haka akwai aiki mai mahimmanci dake jiran ta na gida kamar sauran ranaku aikin farko shine ne ɗauka ruwa a rijiyar da take garin su rijiyar tana da nisa amma bata damu da wannan ba ta ɗauka da layin kowanne lokaci tana ɗauke da ruwa mai kyau da zai taimakawa iyali koda yake tana nufin tafiya mai nisa amma tana jin cewa wannan ruwan yana da mahimmanci sosai domin cigban iyalin ta duk da cewa yawancin mata suna jin kasala Maryam tana jin cewa wannan hanya ce taimakawa dangi da al'umma ta fara cika jarakuna ta guda huɗu tare da ɗaukan lokaci mai tsawo kamin su cika amma cikin nutsuwa kamar yadda ta cika kowanne tana jin kwanciyar hankali da jin daɗi duk da cewa ruwan yana da nauyi tana jin cewa bata da wata hanya zaɓar abinda zata yi zuciyar ta tana cike da ƙwazo da himma tasan cewa wannan aikin yana da mahimmanci domin kiyaya lafiyar iyalin ta da kuma tabbatar da cewa suna da ruwa mai kyau a gida a cikin ɗan lokaci ta kammala cika gan jarakuna ta ɗauki kowanne daga cikin su a hankali tana jin nauyin dake jikin sa amma ta fara lura da Jarakunan daga rijiya zuwa garin sa tana wani tafiya tana da wahala amma zuciyarta tana gaya mata cewa ki taimaka ki ƙarasa da wannan ruwan hanyar tana da ƙasa mai ƙarfi a kowanne mataki jarkar tana mata nauyi a hannu amma tana cigaba da tafiya cikin kwazo yaran garin suna wasa suna dariya suna jin daɗi duk da haka bata jin wahala tafiyar da take koda yake ta saba da wannan aikin a kowanne lokaci um bata da damar taimakawa iyalin ta wannan ruwan da take ɗauka yana da mahimmanci yana taimakawa wajan samar da abinci mai tsafta da da kuma lafiya a cikin gida tasan cewa koda yaushe wannan aiki yana tabbatar da cewa iyalin ta su-na jin daɗin rayuwa Maryam ta tsaya da ɗan lokaci domin ta ɗan huta sannan ta ƙarasa gida bayan ta ɗan samu ta huta ta isa gida yara saka zo suka taimaka wajan saukemata jaraku nan, a lokacin da sukesaukewa tana cikin farin ciki, duk kansu suna cikin farin ciki sun taimaka mata suna kallon cewa wannan aikin ba zai taɓa zama mai sauƙi ba amma kasancewar itace take yi kuma tasan cewar a ƙarshe wahalar da take yi yana da amfani sosai kuma tana jin daɗin wanna ƙoƙarin ga rayuwar iyalin ta da al'ummar ta

a cikin wani ƙauye dake nisa da garin kano wani matashi me ƙwazo da jajircewa me suna malam musa ya kafa wata masana'anta ta niƙa garin rogo malam musa ya taso ne a cikin iyalin da suka da ɗe suna noman rogo amma suna fama da matsalar sarrafashi cikin sauƙi saudadama sai sun tafi wata babbar kasuwa me nisa domin ayi musu niƙa kuma hakan yana cin lokaci da ƙudade bayan ya lura da wannan matsala ya yanke shawarar gina masana'antar niƙa a ƙauyansu domin ragewa manoma wahala da taimakonsu wasu abokansa da suka ƙware gurin gyaran injina ya samu wata ya samu wata tsohuwa mashin da suka gyara suka mayar da ita injin niƙa a hankali da taimakon mutanan gari ya buɗe masana'antarsa lokacin da aka bude wannan kamfani manoma da yawa da ƴan kasuwa sunyi farin ciki yanxu haka basuda matsalar fita kasuwa me nisa domin ayi musu niƙa mutane daga ƙauyikan maƙwafta suna zuwa domin amfani da wannan injin saboda haka sana'ar malam musa ta bunkasa sosai harma ya ƙara sayo wasu injinan dan niƙa rogo cikin sauƙi da inganci bayan shekaru biyu ya habbaka harkarsa inda ya ɗebi ma'aikata da dama daga ƙauyansu domin rage rashin aikinyi yanzu haka masana'antar niƙa rogon ta zama sanan niya a yankin tana taimakawa gurin bunƙasa tattalin arziki da sauƙaƙa rayuwar manoma da ƴan kasuwa kuma anfi samun riba domin garin yana sayarwa cikin sauƙi da kuma inganci bayan wani lokaci ya faɗaɗa kasuwancinsa inda ya fara siyar da garin zuwa kayayyakin da ake amfani dasu a abinci kamar fufu da tafiyoka wannan ya ƙara ɗaukaka harkar kasuwancinsa kuma yasamu ƙarin ƙwastomomi daga guraran da suke da nisa hakanan ya fara koyar da matasa yanda ake sarrafa rogo koyar da matasa y domin suma su samu sana'a a yau masana'antar malam musa ba kawai wajan niƙa bace ba harma ta zama cibiyar cigaba da koyar da sana'a ga matasa ya zama shahararran me kasuwanci kuma mutane da dama suna kallanshi a matsayin kuma mutane da dama suna kallanshi a matsayin abun koye labarinsa yana nuni da mahimmancin jajircewa hangyan nisa da kuma amfani da basira gurin warware matsalolin al'uma ya ƙarfafawa gwiwa dake sanya sana'a domin cigaba da rayuwa cikin halattacciyar hanya kuma ya nuna yanda ɗa'a da jajircewa

a yayin da kasuwancin malam musa ya bunkasa sai buƙatar safarar rogo zuwa kasuwanni ya ƙaru manoma da ƴan kasuwa suna fuskantar wahala gurin jigila musamman lokacin damuna inda hanyoyi ke lalacewa malam musa ya fahimci wannan matsalar kuma ya yanke shawarar nemo mafita bayan tattaunawa da wasu ƙwararru a fannin sufiri ya samu wata mota ta musamman da aka ƙira dan safarar rogo wanda akafi sani da motar safarar rogo wannan mota tana da fa'idoji da dama ciki harda sauƙin sufuri tana iya ɗaukan rogo me yawa a lokaci guda wanda tana iya ɗaukan rogo me yawa a lokaci guda ke yawan rage tafiye tafiye rage ƙudin aiki memakon hanyar motoci haya da dama wannan mota tana rage tsadar sufuri sannan tana da ingantaccan tsaro rogo baya lalacewa ko zubewa saboda yanda motar ke da tsarin ajiya me kyau tana taimakawa wajan manona da dama wajan samun damar safarar kayansu cikin gaggawa wanda ke ƙara musu riba bayan mallakan wannan mota ya fara jigilar rogo zuwa manyan birane cikin lokaci me ƙyau wannan yasa ya samu ƙarin ƙwastomomi daga gurare masu nisa kuma kasuwancinsa ya ƙara habaka haka kuma wasu manoma sun fara aro wannan mota mota dan safarar rogonsu wanda hakan ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin yankin a yau malam musa ya zama wani ɓangare na kasuwanci ta hanyar amfani da motar sifiri ya rage wahala ya ƙara ingan ta kasuwanci kuma ta kasuwanci kuma ya ta kasuwanci kuma ya bunƙasa ribar manoma da ƴan kasuwa wannan labarin yana labarin yana nuna yanda fasaha ƙirƙira ƙirƙire da taimakawa wajan inganta rayuwa inganta rayuwar al'uma kuma yana ƙarfafa gwiwar matasa domin cigaba da amfani da hanyoyin ƙirƙira da fasaha kamar yanda malam musa yayi amfani da mota tar rogo wajan faɗaɗa kasuwancinsa inda ta hanyar amfani da wannan motar ya fara sarrafa garin rogo zuwa kayayyakin da ake amfani dasu daban sannan ya gina sananniyar masana'anta a yankin sannan kuma y taimaka gurin bun kuma sannan y taimaka gurin bunkasa tattalin arzikin al'uma a lokacin da aka buɗe na wannan lokaci malam musa yaɗan sha wahala wajan samun riba domin inganta rayuwa amma daga baya malam musa ya kasance mutum abun koye ga dukkan mutanan da suke

a cikin garin zango akwai wata tsohuwar da ta shafe fiye da shekaru hamshin tana hadin kan ƴan kasuwa ƙauyika da birane kasuwar ta kasance wata babbar cibiyar hada hadar ciniki da manoma dillalai da masu sana'a ke taruwa a kowacce rana dan siye da sayarwa shekaru da yawa da suka wuce ta fara ne a matsayin wani karamin ciniki inda manoma ke sayar da amfaninsu a wannan lokacin babu shaguna na zamani ko runfunan ajiya ƴan kasuwa na shinfiɗa tabarma a kasa suna jibge kayansu dan siyarwa manoma daga ƙauyika daban daban sukan zo da amfanin gonarsu yayin da masu sana'a ke kawo kayayyaki kamarsu tabarma tukwane da zani ana siyar da amfanin gona kamarsu tumator masara wake gero rogo a tsawan lokacin da kasuwar ta fara girma gwamnati da sarakunan gargajiya sun haɗa hannu gurin gyara ta dan gyarata inda aka gina runfuna da kuma shinfiɗa titina dan sauƙaƙa zirga zirgar masu siye da masu siyarwa wannan yasa ta zama ɗaya daga cikin mafi girma a yankin a duk safiya kasuwar tun kafin rana ta fito ana iya jin motsin mutane da hayaniyar yan kasuwa suna shirin buɗe shaguna ma tafiya daga nesa da kusa suna isowa cikin motoci babura kekuna ɗauke da kayayyakin sayarwa ko kuma saye ana iya jin kamshin sababbin kayan marmari da ganyayyaki haɗi da kayan ƙamshi wanda ke ƙara dadin abinci daga masu sayar da tuwo ƙosai da wake a gefen kasuwar akwai ƴan kasuwar nama wanda suke sayar da naman shanu akuya da sauransu suna ƙoƙarin jawo hankalin kwastomomi a ɗayan ɓangaran kuma masu siyar da tifafi takalma suna kira da murya me ƙarfi suna cewa ko zo ko siya kaya masu rahusa riga da wando na zamani takalla masu ƙyau daga legas matsa suna zirga zirga domin daukan kaya akan keken hawa ko kuma motoci ƴan mata suna siyan kayan kwalliya suna gwadawa a madu bi da masu siyan da kayan suka kafa a gefen runfuna duk da cikar kasuwa da farin cikinta tana fuskantar matsaloli da dama wani lokacin ruwan sama kuma basu samu wuraran fakewa ba idan damuna tazo ruwa yana taruwa wasu sassan kasuwar wanda kesa kwastomomi su fuskanci matsala wajan zirga zirga haka kuma haka kuma matsalar yan fashi da ɓaraye suna iya fakewa a hayaniya a kasuwa dan satar kayayyaki da kuma ku ɗa ɗe dan haka shugabannin suka dauke matakin tsaro ta hanyarsa jami'an tsoro dake kula da kasuwar dan tabbatar da an kiyaye doka da oda bayan shekaru da dama kasuwar ta samu cigaba sosai gwamnati ta gina sa sabon filin ajje motoci wanda ya taimaka wajan rage cunkoso da kuma kafa cibiyar hada hadar ku ɗi wanda mutane ke iya ajiya ko cire ku ɗi cikin sauki ba tare da dogaro da tsabar kudi bugu da ƙari wasu ƴan kasuwar sun fara amfani da fasahar zamani wajan siyar da kayayyakinsu wasu suna amfani da waya wajan aiki hotonan kayansu ga kwastomominsu suna iya yin yarjejeniya kafin su haɗa dan kar ɓar kaya a yau ta kasance babbar cibiyar kasuwanci dake ɗaukar hankalin manyan ƴan kasuwa daga sassa daban daban duk wanda ya shigo ko da a karan farko ne zaiji ya saba da iya saboda yanayin kyautatawa da kuma hadin kai dake tsakaninsu kasuwar zango bawai gurin ciniki bane kawai harma gurin cudanya da sada zumunci yan kasuwar sun koyi sababbin dabaru manoma na samun ribar amfanin gonarsu kuma masu siye na jindadin sayan kaya a farashi me sauki wannan shine ginshiƙin tattalin arzikin wannan kasuwa kuma labarinta yana nuni da cewa kasuwanci na bukatar hakuri jajircewa da kuma ilimi domin cinma nasara.

a birnin kano kasuwar ƴan kaba kasuwa ce data shahara a fadin afirika sakamakwan kawo yayayyakin marmari da ƴa'ƴan ita tuwa itace tushan kayan lanbu da kuma kayan itatuwa a kaf birni da kewayan gari ko wacce rana manoma daga nesa da kusa sukan kawo kayayyakinsu ɗan siyarwa inda masu siye daga gurare daban daban ke taruwa domin samun ingantattun kaya a cikin farashi me sauƙi ingantattun kaya a cikin farashi me u manoma sukanzo da sassafe ɗauke da kaya amarsu albasa tumatur tattasai kuɓaiwa ayaba kabeji karas dan kali latas da sauran kayan lanbu da ake bukata a ko wacce rana ana shigowa da manyan motoci daga guraran nesa kamarsu jos shahararrun gonannakin kayan lanbu domin jin ƙamshin sabbin tumaturi da albasa tundaga nesa yayin da masu siyar da ƴa'ƴan itatuwa ke jira kayansu a cikin kasuwar ana jin hayaniyar ƴan kasuwa suna janyo hankalin masu siyowa kuzo ku siyi sabbin tumaturi kayan marmari nagartattu babu ƙwari mata da maza suna yawo a cikin kasuwar su bincika farashi kafin su siyi kayan da suka dace da bukatarsu masu siyar da kayan miya suna jera tumatur da tattasai albasa a cikin kwandina da buhunhuna yayin da masu siyar da kayan lanbu ke nuna koran kayansu haka a gefe guda akwai gurin siyar da ƴa'ƴan itatuwa inda ake samun lemo abarba ayaba kwakwa da ake shigo dasu duk da yawan cinikin arzikin kasuwar tana fuskantar wasu matsaloli wani lokacin kayan lanbu da ƴa'ƴan itatuwa suna lalacewa idan ba a siyar dasu a cikin lokaci ba wasu ƴan kasuwar sukan fuskanci asara saboda rashin gurin ajiya me kyau haka kuma lokacin damuna ruwan sama na iya shafe kasuwar da jan taɓo kaskon kasa a wuraran ciniki saboda haka ana samun ansamu buƙatar gina sababbin runfuna masu rufi dan kare kayan abinci a shekarun bayan nan kasuwar ta samu cigaba sosai ansamu sababbin wuraran ajiya na inganta tsawan rayuwar kayan lanbu da ƴa\ƴan itatuwa hakan kuma ansamar da manyan motoci masu kaya daga nesa ba tare da sun lalace ba bugu da kari wasu ƴan kasuwar sun fara amfani da wayoyin salula da manhajuji na zamani wajan siyo kayayyaki hakan ya taimaka wajan rage cinkoso da kuma sa ciniki yayi inganci kasuwar ba wai wurin ciniki bane kawai harma tana taka muhimmiyar rawa wajan bunkasa tattalin arzikin yankin manoma na samun riba daga amfanin ƴan kasuwa na habaka sana'o insu masu siye suna samun abinci me inganci a farashi ta zama cibiyar kayan lanbu tana cikkiyar da dukkan mutane a birnin kano da fadin afirica wannan kasuwa alamace ta yaɗa nema da kasuwanci domin kawo cigaba ga al'umma ba tare da bunkasa rayuwar manoma da ƴan kasuwa a lokaci guda ɗaya

a cikin kasuwar ƴan kaba akwai runfuna da dama dake cike da kayayyaki daban daban waɗannan runfuna sune ginshiƙin kasuwar inda ƴan kasuwa ke ajje hajojinsu kuma masu siye ke taruwa domin siya ƴan kasuwa da suka gaji sana'a daga iyayansu zuwa matasa dake kokarin kafa kasu ta fagan kasuwanci a duk safiya kafin rana ta fito sukan iso sukan iso domin buɗe runfunansu masu siyar da kayan albasa tattasai daga gonaki abinci suna shigo dasu tumatur masu siyar da shinkafa da wake suma sunayin haka masu siyar d kayan ganye suma sukan zuba a cikin buhunhuna domin jawo hankalin masu siye a gefe guda masu siyarda kayan sawa kamarsu atamfa shaddoji launika daban daban suma suna fatan samun kwastomomi a cikin kasuwar ana jin hayaniyar masu siye da siyarwa inda zakaji ana cewa hajiya inda zakaji ana cewa hajiya kozo ku siya wannan attaruhun yana da kyau sosai wannan wake ne babu dattin garwashi ka rage mana farashi me kasuwa munasan kayanka amma kudin yayi yawa a wasu lokutan anayin gardama tsakanin me saye da me sayarwa kowa na kokarin samun saukin farashi amma da zarar angama ciniki sai kaga murmushi a fuskokin duka ɓangarurin domin kowa ya amfana duk da yawan cinikin da akeyi masu runfuna na fuskantar matsaloli da dama wanda daga ciki yana kasancewa rashin ishasshan gurin da zasu ajje kaya musanman idan kasuwa ta cika da mutane haka kuma idan damuna tazo wasu daga cikin runfunan basuda rufi me kyau su kan jiƙe da ruwa wanda ke iya lalata kayayyakin dake ciki saboda haka ƴan kasuwa na ƙokarin haɗa kai domin inganta yanayin kasuwa tare da neman goyan bayan gwamnati dan samar da ingantattun wuraran ciniki a shekarun da suka gabata ansamu cigaba sosai a runfunan kasuwar wasu ƴan kasuwar sun koyi amfani da fasahar zamani inda suke tallata kayansu a wayoyin salula a manhaja kamarsu whatapp da facebook haka kuma wasu sun fara amfani da tsarin biyan kuɗi ta hanyar wayar hannu wanda ya rage yawan amfani d kuɗi a hannun jama'a wannan ya taimaka wajan rage matsalar satar kudi da yake faruwa a kasuwa a kowacce al'umma sun kasance wannan runfunan sune ginshiƙin kasuwanci sune ke bawa ƴan kasuwa damar gudanar da sana'a cikin kwanciyar hankali tare da samar da gurin da mutane zasu samu abunda suke bukata a yau rufunan kasuwar ƴan kaba sun zama wani muhimmin muhimmin ɓangare na rayuwar al'uma inda mutane ke hada hadar kayan abinci kayan masarufi duk wanda ke da sana'a cikin kasuwa yana samun abun dogaro kuma hakan yana taimakawa wajan bunƙasa tattalin arziki da zaman banza a tsakanin matasa a tsakanin matsa kasuwar tana cigaba da girma kasuwar tana cigaba da girma tare da sabbin kayayyaki ko wacce rana ba wai wurin ciniki kawai ba harma wata cibiyar hadin kai da cudanya tsakanin mutane daban daban ta kasance

Aure yana da matukar mahimmanci a ai'ummar hausawa domin yana hada dangi ya bunkasa zumunci yana tabbatar da cigaban al'adu da kuma cigaban addini a cikin bikin aure ana gudanar da abubuwa da dam,a tin daga nema har zuwa amarya ta tare a gidan mijinta bikin aure a cikin al'adar hausa yana bin wani tsari mai tsawo wanda yake tattare da al'adu da addini akwai mataki daban-daban da ake bi akai ga matakan daurin aure nagani ina so neman izini sadaki kamu, kunshi da aurin aure ai'adan Hausawaidan saurayi yaga yarinya kuma yana san auranta baya zuwa gareta kai tsaye mai makon haka zai sanar da iyayansa ko wani dadtijo a cikin danginsa shi kuma daddtijon zai tura wakile zuwa gidan yarinyar domin su nema izini sh[kuma dadtijon zai tura wakile zuwa gidan iyayan yarinyar domin su nemi izini wanna matakin shi akekira da nagani ina so idan iyayen yarinya sun amince da bukatar saurayi za suyi bincike a kan sa da dangin sa al'adarsa tarbiyarsa asalinsa da kuma halayansa kafin a bashi yarinyar idan an tabbatar da cewa ya caccanta sai a cigaba da shirin aure sadaki wani abune da addin[ da al'ada suka wajabta ana bawa iyayan amar ya sadaki omun nuna darajarta da kuma halarta auranta a Hausance sadaki ba wai saye ko sayarwa bane [llah mutunci da kimar amarya yawan sadaki ya dogara da yarjejeniya tsakanin dangin amarya da ango wasu sadakin kan iya zama kudi wasu kayan daki wasu abubuwa kamar kayan ado ko tufafi bayan sadaki ana duba sharadin aure kamar kula da iyali kula da iyali da sauran hakkin aure idan an aamince da komai sai a tsara ranan aure kamun aure ana gudanar da kamu wato watarana da aka kebai domin amarya abokanta domin amarya 'yan'uwanta abokan amarya sukan taru don tayata murna awannan rana ana mata kwalliya asanya mata shadda ko atamfa mai kyau bayan kamu kamu ana yin kunshi ayi ado ahannu da kafafu da launin lalle wannan al'ada tana karawa amarya kyau kuma yana nuna cewa tana dab da shiga gidan muji ranan daurin aure rana ce mafi mahimmanci a matakan daurin aure al'ummar Hausawa suna daurin aure a masallaci ko a wani wuri da malamai da iyaye suka amince da shi ana tara malamai 'yan uwa da abokai domin a karanta sharuddan aure sannan a dorashi bisa sunna idan an daura aure za' ay farin ciki jama'a za su ta murna wannan ya nuna gamsuwa da soyayya daga al'umma bayan daurin aure ango yana bada kyaututtuka dangi da sauran iyalan amarya domi farin cikin daga cikin al'adu masu mahimmancii akwai kai amarya awannan dare iyaye da 'yan'uwa za su raka amarya zuwa gidan mijin ta mata 'yan'' uwanta 'yan dangi da abokanta su kan yi mata rakiya tare da waka da bushe-bushr kowace amarya ta shga gidan mijinta manyan mata sukan ana koyamata rayuwa dangane da rayuwar aure ana koya mata yadda za ta kula da mijin ta da kuma yadda za ta zama mace ta gari a wannan dare amarya tana zaune a wannan dare amarya tana zaune a daki na musammann tana sauraron shawarwari daga manya wanda wannan al'ada tana tabbatar da cewa amarya ta shirya dan fara sabon rayuwa matan aure

A afirika kafin a fara amfani da takardun kudi akanyi amfani da tsabar kudi a matsayin kudin ciniki wanna wani karamin wuri wato a ruwa ne da ake samu daga teku kuma yanada daraja a al'adu da kasuwanci na da wuri wato [kauri ]ya fara samun daraja ne tin a karni da dama da suka gabata musamman yankunan Afirka ta yamma ciki harda yarbawa, ibo da filani ana amfani da su wajan saye da sayarwa biyan haraji da mai da su kayan aro a wasu lokutan auran yarjejeniya na al'adu ana kullasu da kudin wuri watau[ kauri] idan wani mutum na son mace zai iya kawo kudin wuri wato [kauri] a matsayi sadaki haka kuma a cikin masarautu ana tara kauri dan a biya haraji ko a biya kudin fansa a wasu daga cikin tsofaffin masarautu kamar masarautar yarbawa [ oyo] masarautar hausa masarautar dahome masarautar ashanti ana amfani da kauli a matsayin babban kudin kasuwanci sarakuna da masu fada suna tara kauri a cikin manyan akwatina ana ammfani da su wajan ko biyan albashi ko sayan kaya daga kasashen waje duk da cewa ana amfani da kauri a kasuwanci da kuma nuna alamar wadata attajire da masu sun tara kauri sun adana su a gidajan su ana yin sarka da su ana ratayawa a wuya ko hannu domin nuna matsayi a cikin al'umma bayan tarawa bayan turawa sun zo afirka da kudin takarda da kudin takarda da tsabar kudi amfani da wuri wato[ kauri] ya ragu dayawa daga cikin masarautun Afirika sun fara amfani da kudin zamani domin cini kayya duk da haka kudin yana taka muhimmiyar rawa a tarihin Afirka kuma har yanzu yana da daraja a matsayin wata alama na tarihin al'adun duk wanda ya samu wuri wato [ kaur]i a yau yana rikewa da mahimmanci bangare na gado a tshuwar Afirka amfani da shi a matsayin kayan ado da kuma bangaran tarihi kamar sarka dan kunne ana kaiwa gidan tarihi yana da matikar mahimmanci a wasu daga cikin tsofaffin masarautu har yanzu a kwai wannan kudi domin nuna mahimmancin al'ada da kuma adana tarihi

A cikin duniyar kasuwanci kudade na taka mahimmiyar rawa a rayuwar mutane daga tsofaffin hanyoyin ciniki na na amfani da kayan wajar musayar kaya har zuwa kudin zamani da muke amfani da su babbancin nau'in kudade yana nuna yadda tattalin arzikii yake tafiya ada kafin a fara amfani da kudin takarda da tsabar kudi mutane sun dogara da wuri wato [kauri] tagulla, azirfa da zinari dan yin kasuwanci awasu yankuna na duniya ana ammfani da gishiri hatsi da fata a matsayin kudin musaya a Afirika musamman a Hausa [lan] ana amfani da[ kauri] wato wuri wajan biyan haraji da cinikayya bayan shudewan lokaci masarautu da gwamnatoci suka fara kirkiran sabon kudi wadda a kayi da karfe kamar su zinzriya da tagulla a kasar sin wato [cana] da roma amfi amfani da tsabar azirfa da tagulla a cikin daular usumaniyya da sauran masarautu bayan da kasuwanci ya karu mutane sun fara bukatar nau'in kudi da bashi da nauyi kuma mai saukin amfani wannan dalilin ne ya kawo kudadan takarda musali a karni na sha bakwai kasashen ture da sin sun fara amfani da kudaden takarda dan maye gurbin tsabar kudi kudaden takarda suna da babbancin daraja kamar kanan kudade nera daya [1] biyar [5] goma [10] ana amfani dasu domin sayan abubuwa kamar ruwa abinci da abin ciye-ciye matsakaitan kudade nera hamsin, dari, dari biyu ana amfani da su wajan manyan sayayya kamar tufafi da kayan gida bubban kudade dari biyar [500] dubu daya [1000] ana amfani da su wajan ciniki irin su biyan haya sayan babban kaya da ajiyar a yau kudadan sun kara cigaba da bsauyawa bayan takardun kudi tsabar kudi an kirkiri wurin ajiyar kudi wato [banki] kudin lantarki wadda aka fi sani da[ ai'tiam] da[ kirifto koranci] da banki na zamani wa dannan nau'ikan kudade sun sa kasuwanni sun zama masu sauki misali nasa babban kudi, hanyoyin kudi sun hada da kirifto koranci, kamar bitkoy da yutaira wajan ajyan kudi wata [banki] da kuma wan cire kudi [aiti'am [ATM] da ake amfani da su wajan cire kudi ko biyan kaya wurin cire kudi na hannu [mobal mone] kamar ofai [opay] am fesa wanda ke temakawa wajan aika kudi cikin sauki daga kauri zuwa tsabar kudi daga takardan kudi zuwa kudin lantarki kowani nau'in kudi yana da rawan da yake takawa a kasuwanci babbancin kudin yana baiwa mutane daman yin ciniki dan biyan bukatun su ayau kudade na cigaba da canjawa amma mahimmancinsu a tattalin arziki ba zai taba gushewa ba

Agarin dawakin tofa anyi wani matashi mai suna Ballo yana fama da matsalar tashi da wurii duk da cewa yana burin zama mutun mai zuwa ayki akan lokaci baya amfaninda lokaci akan tsari yakanyi barci fiye da kima yana mara sosai agogon kararrawa ya je ya suwo dan ya temaka masa bai taba samun nasara ba domin yana kasheshi kuma ya cigaba da barci ranan litinin rana ce ta mako kuma ta farko Bllo yayi alkawarin cewa daga yau zai tashi da wuri ya saita agogon karfe biyar da rabi [5;30am] yana fatan hakan zai temaka masa yana kwance cikin natsuwa yana tinanin yadda zai tashi cikink kwazo da safe da sassafe kukan agogo ya karade dakin kiiiiiii kiiiiiii kiiiiiiii kiiiiiiii kiiii nan ne ya mots a hankali yana jin karan a googon a hankali kamar hayaniyar kasuwa ya buda ido da wahala yana jin zuciyarsa na gaya masa minti biyar kadai kawai kadan kara kamar minti biyar sai ka tashi ya kai hannu ya kashe agogon sannan ya juya daya gefan ya cigaba da barci amma minti biyar [5] ya koma minti talatin [30] lokacin da ya sake bude ido karfe bakwai da rabi [7;30] wayyo Allah na makara ya tashi a firgice ya sauka daga gadonsa cikin hargitsi ya shiga bandaki da gudu ko wanke fiska baiyi da kyauba sai kawai ya kuskura ruwa ya saka kaya a riki ce ya yi kokarin cin abinci amma lokaci bai bariba ya dau gurasa yana tafe yana ci a hanya akan titi ya fahimci hakan na faruwa da shi kusan kowace rana sai ya tsaya tinanin ta yaya zan daina makara bayan yayi dogon nazari ya yanke wasu sawarwari na farko zai saita agogon kararrawansa a kiran farko karfe biyar da rabi kara ta biyu [2] biyar da arba'in da biyar [5;45am] sai ta karshe karfe shida [6;00am] sai ta karshe karfe shida [6;00am] agogon zai kasance nesa da gadan sa dan dole ya tashi kafin ya kasheshi sannan ba zai sake yin dare yana kallon waya ba zai fara kwanciya da wuri dan samun isasshen barci za a sakamasa kara mai karfi dan ya farka a kan lokaci wase gari kuwa sabon tsarin da ya kawo ye tasiri da sassafe kararrawar farko kirrrrr kirrrrrr kirrrrr Ballo ya yi kokarin yin burus amma sai ya tuna sawarwarinsa agogon yana can nesa da gadansa ba shi da wata hanyar kasheshi sai ya tashi wahale ya mike amma saboda ya riga ya bar gadon ba zai iya komawa ba ya wanke fiska ya yi wanka ya shirya cikin natsuwa bai tafi ayki a makare kar kullun ba bai rasa karin kumallo ba kuma ya isa wurin ayki da wuri lokacin da abokan aykinsa suka ga yadda ya zo da wuri su kayi mamaki su ce Ballo ka fara tashi da wuri ne ya murmusa ya ce agogona ne yanzu yafi karfi na tun daga wannan rana ya zama mutun mara bata lokaci agogon kararrawa da ya tsana da ya zama abokinsa

acikin garin zangon kataf a kwai wata sananniyanr tasha da ake kira da tashar babura ta tudun wada wannan tasha ba babura bane kaidai ake ajjiyewa kamar cibiyar harkokin yau da kullun da ke cike da hayaniya da motsin jama'a duk safiya da kuma yamma ana jin karar masu babura suna kiran fasunjoji malan ina zaka Hajiya ina zuwa zo mu tafi kada a makara a tsakar tasha ana iya ganin babura iri-iri wasu sababbi wasu sun tsufa wasu suna ayki kar sabbi kowani mai babir yana jiran fasinja domin samun abin kaiwa gida a gefan titin a kwai 'yan tireda da ke saida kaya akwai 'yan tireda da ke saidakayayyaki kamar roban ruwan s, kamar roban ruwan sanyi, biredi kwai, sikari kwai, sikari akwa wani dadtijo mai suna baba ladan wanda ya dade yana saida shayi da kosai koda yaushe ana iya jin kukan fanka mai amfani da batira yana kadawa yana rage zafin rana bayan kusa da baba ladan akwai wata mai suna maman rukayya tana saida madara da kunu da yake karawa matafiya kuzari kafin su hau babura su tafi acikin tasha akwai akwai matasa da dama da suka dogara da babura domin samun kudin rayuwa gaga cikinsu a kwai usuman mai tiredz wanda ya bar makaranta saboda rashin kudin karatu amma yana tukin babu dan ya tallafawa iyalinsa akwai kuma musa dan gwari wamda yake ayki da manyan direbobi a tasha yana temaka musu wajan gyaran babura da goge su duk da cewa yana da burin zuwa makaranta duk da cewa yana da burin zuwa makaranta yana wan nan aikin dan ya tara kudin karatu koda yake sana'ar tana kawo riba akwai matsaloli da suke fiskanta waninlokaci 'yansanda ko yan kato da gora suna kamasu rashin takardun haka kuma fasunjoji da ke biyan kudi da kyar koma su gudu bayan sun hau babir din duk da haka masu sana'a basa karaya kowace rana suna cigaba da fadi tashi domin neman abinci ta hanyar jajircewa tasha ta tudun wada bawai kawai hawa babur ake yiba rayuwace da kanta anan mutane suna haduwa suna tattauna matsalolin su kuma suna kokarin yin rayuwa da da cudanya kamar 'yan'uwa kowa na da dabarorinsa amma burinsa daya ne shi ne niman rifin asiri sannan labarin zai kasance izina ga dukkan sauran al'umma domin daukar darasi da kuma koyan wasasu abubuwa da za su ammfane shi

A cikin tsohuwar daular Benin akwai wani jarumin sarki mai suna oba ovoramwen wokpaisi ya hau karagar mulki a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da takwas kuma yana mulkin daular benin lokacin da turawan ingila suka fara neman mamaye yankin afrika. Oba ovoramwen mutum ne mai hankali mai adalci kuma mai son kare mutuncin ƙasar sa A zamanin sa daular benin tana cikin zaman lafiya da arziƙi An santa da kyawawan fasahar zane-zane tagulla da kuma cinikaiyya mai albarka. amma duk da haka turawan ingila suna son mallake ƙasar domin su mamaye harkokin kasuwanci da albarkatun ƙasa. A shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai wata tawagar turawan ingila sun aika wakilan su zuwa benin amma bisa ga al'adar masarautar ba'a yarda wani baƙo ya shigo cikin gari ba tare da izinin Oba ba. Lokacin da tawagar turawan tayi ƙoƙarin kutsawa cikin birnin, ba tareda izini ba sojojin masarautar sun tare su. Wannan fusata turawan. inda suka yanke shawarar yin yaƙi da benin. Turawan sun tattara muggan sojoji makamai masu ƙarfi da bindigogi Don su mamaye birnin a febrairun alfi dubu ɗaya da ɗari twakwas da cisi'in da bakwai. Suka afkawa garin da yaƙi dukda ƙoƙarin Oba da dakaran sa na kare masarauta turawan sun fisu yawan makamai da fasaha bayan faɗan da akayi na kwana da kwanaki sun ƙona garin sun sace manyan kayan tarihi da tagulla sannan suka ƙwace masarautar. Oba ya gane cewa ya zama wajibi ya tsira don ya ci gaba da fafutukar kare ƙasar sa don haka ya tsere zuwa dazuka dake kewayen koguna inda ya ɓuya tareda wasu mabiyan sa amma bayan watanni ana nemansa turawan sun kamashi a watan satinbar alif dubu ɗaya da ɗari takwas da cisi'in da bakwai. a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da cisi'in da tara sun yanke masa hukuncin horar dashi zuwa birnin kalaba inda aka zauna dashi har zuwa wafatin sa a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha huɗu. Dukda cewa Oba yasha wahala jarumtar sa da kishin ƙasar sa sun zama gado daga sun zama gado sannan dukda cewa daular benin ta fuskanci wahala al'adun ta da tarihin ta sun ci gaba da wanzuwa kuma a ƙarshe masarautar ta dawo da martabar ta. Tare da jerin sarakuna masu mulki a bayan shi Oba yana daga cikin shahararrun sarakunan da suka nuna jarumta, da kare kai a tarihin Najeriya.

Masana'antar manja a ƙauyen ogboma. a cikin ƙauyen ogboma akwai wata tsohuwar masana'anta dake sarrafa sarrafa kwakwa don samar da man kwakwa mai inganci wannan sana'a ta samo asali tun zamanin da lokacin da mutane suka gano cewa kwakwa bawai don ci kawai akayita ba harma tana da mai na amfani domin gyaran fata da kuma. baba eze wani dattijo da aka sani da jajircewa a kasuwanci shine ya fara wannan sana'a a ƙauyen ogboma. A da mutane suna fama da matsalar fitar da mai daga kwakwa suna amfani da hanyoyin gargajiya da cin lokaci mai yawa amma baba eze yayi nazari kuma ya gano cewa idan akayi amfani da inji za'a fi samun sauƙi. A farko yana amfani da wata ƙaramar tanda da kuma dutsen niƙa don murza kwakwa bayan an surfa shi saidai wannan hanyar tanada wahala kuma mutane da dama sunfi son a sayi man da aka riga aka fitar dashi. wannan ne yasa baba eze ya fara tunanin samar da masana'antar zamani bayan shekara da shekaru masana'antar baba eze ta samu bunƙasa ta samu taimakon wasu kaɗan kasuwa suka siyo injina na musamman dake iya murza kwakwa cikin sauri. Tareda tacewa domin a samu mai mai tsafta. ci gaba ya taimaka wajen samar da man kwakwa mai inganci dake iya amfani da shi a girki. Da kuma haɗa sabulai da kayan kwalliya. masana'antar ta samu ma'aikata da dama wasu na girbin kwakwa daga gonaki wasu na gyarawa da shiryawa wasu kuma na sarrafa shi zuwa mai. Ana kai wannan mai har manyan birane kamar Lagos, Kano da Abuja. inda ake sayarwa ga masu girki da kuma masana'antun kayan kwalliya. Dukda nasarorin da masana'antar ta samu akwai matsaloli da take fuskanta wani lokacin ana samun ƙarancin kwakwa musamman a lokacin damana ko fari. hakan kuma ƴan kasuwa suna shigo da man kwakwa daga ƙetare wanda ke rage kasuwar na gida. Amma baba eze bai karaya ba ya gano cewa idan ya ƙara inganta sarrafa man sa zai iya ci gaba da kasuwar sa ya fara shirya man a cikin kontena masu kyau wanda ya ƙara jawo hankalin kwastomomi. A yau masana'antar manja ta ogboma ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙauyen matasa sun samu aikin yi an rage hijirar mutane zuwa birane domin neman sana'a. Baba Eze ya zama dan kasuwa kuma mutane suna daraja shi domin irin tunanin sa na ci gaba. ya fara koyar da matasa yanda ake sarrafa manja domin su samu suma su samu hanyar dogaro da kai.

A cikin tsohon ƙauyen garun malan akwai wani tsohon gida mai ban mamaki wanda aka gina ina shi tun zamanin kakanni wannan gida da akafi sani da gidan malan ɗanladi yana ɗaya daga cikin gidajen ƙasa na gargajiya da haryanzu ke tsaye a matsayin sa abun tunawa da sunan ginin da kakkanni suka gada. Gidan malan ɗanladi gidane mai faɗi wanda aka gina shi da ƙasa laka da katako. kakannin sa sun gina shi da hannu suna amfani da laka da a cakuɗa da zuman ruwa domin yayi tauri tsarin gidan yana da ɗakin kwana zaure da wurin ajjiyar kayayyaki. wanda ke nuna yadda rayuwa ta kasance a da a kowane sashe na gidan akwai zane-zane a jikin bangon laka dake nuna tarihin al'adun ƙauyen. daga zamanin farauta zuwa lokacin da noma ya zama babbar sana'ar mutanen garin. A da, gidan malan ɗanladi cike yake da farin ciki yara suna ta wasa mata suna dafa abinci a rumbun bayan gida yayin da dattawa ke zaune suna tattauna labarun baya gidan yana da rufin ciyawa wanda ke hana ruwa shiga a lokacin damina. Kuma yana kiyaye ɗumi a lokacin sanyi daga waje gidan yana da ƙaramin rufi mai lanƙwasa wanda ke hana iska da ruwa kwarara a cikin ginin dukda haka idan damana tazo bangon gidan na iya lalacewa wanda ke buƙatar a gyara da laka ta sa sa sabuwa a yau gidajen ƙasa kamar na malan ɗanladi suna raguwa domin mutane suna gida sabbin gidaje da bulo da siminti yaran da suka tashi a gidan sun koma birane wasu ma sun fison gidajen zamani masu rufin masu rufin ƙarfe da tiles. dukda haka malan ɗanladi yana alfahari da gidan sa yana gyara bangon gidan da laka da da taɓo. duk shekara yana tabbatar da cewa gidan bai rushe ba kuma yana ganin gidan ƙasar yana da inganci da da daɗi domin yana kiyaye ɗumin sanyi da kuma rage zafi a lokacin raani. Gidan ƙasa yana ɗaya daga cikin al'adar rayuwar gargajiya. wanda ke nuna yadsa kakanni suka rayu da hikima da ƙwarewa a ko dayake zamani na canzawa amma darajar gidajen ƙasa haryanzu tana nan tana kuma zama wani ɓangare na tarihi da bai kamata a manta dashi ba.

A unguwar rijiyar zaki akwai wani tsohon ginin benin wanda ke da tarihin da ya shafe fiye da shekara ɗari wannan benan wanda aka fi sani da gidan Alhaji baƙo shine gini na farko mai hawa biyu kuma har yanzu yana nan tsaye a matsayin abun tunawa da tsohuwar rayuwa da fasahar ginin gargajiya. A da mafi yawan gidaje a birnin a rijiyar zaki ana gina sune da ƙasa da laka amma alhaji baƙo wani hamshaƙin ɗan kasuwa a lokacin da yazo da sabuwar dabarar gina bene mai hawa biyu da bulo da katako. Wannan abune da ba'a saba ganiba kuma mutane dayawa sunyi mamaki yadda zai yiwu a gina gini mai hawa biyu da tubali da laka. bene ne mai manyan tagogi da rufin katako an ɗawatashi da kyawawan zane-zane a bangon ciki wanda ke nuna tarihin kasuwancin alhaji baƙo da rayuwar mutanen ƙauyen a wancen lokaci a lokacin da aka kammala ginin mutane sunyi mamaki gidan ya zama gurin taro na manyan baƙi da ƴan kasuwa da gurare daban-daban bene na farko yana da ɗakuna don kwana ds palo mai girma yanada bene na biyu da aka tanadashi don manyan baƙi da ɗakin cin abinci. Yaran alhaji baƙo sun tashi a cikin wannan gini suna alfahari dashi daga saman bene suna iya hango unguwar gaba ɗaya. Suna ganin kasuwar gari gonaki da hanyoyin da mutane ke bi don shigowa cikin unguwa. Bayan shekaru duniya ta fara canzawa an fara gina sababbin gidaje na siminti da kuma mutane sun daina amfani da katako da bulo na gargajiya. gidan alhaji baƙo ya tsufa kuma saboda rashin gyara wasu ɓangarori sun fara faɗo wa yawanci ƴaƴan alhaji sun koma sun koma wasu unguwannin dan karatu da aiki kuma gidan ya fara kasancewa ba tare da mai kula sosai ba dukda haka mutanen garin basu manta da darajar wannan tsohon gini ba wasu dattawa suna cewa gidan na ɗake da tarihi don haka bai kamata a barshi ya rushe ba. Bayan tattaunawa mutanen unguwan sun yake shawaran gyara gidan alhaji baƙo domin ya zama tarihi an samu wasu ƴan kasuwa dasuka tallafa wajen gyara bene na farko don kada ginin ya rushe gaba ɗaya. A yau gidan yana nan a tsaye a matsayin wata sheda na tsohuwar fasahar gini da yadda rayuwar rayuwa ta kasance a zamanin baya wasu mutane suna zuwa domin ziyarta suna ɗaukar hotuna suna jin labarai na yadda alhaji baƙo ya kawo sauyi a garin a unguwar rijiyar zaki tsofaffin gine gine irin wannan suna da daraja sosai domin suna nuna yadda rayuwa ta canza zamanin da zuwa yau dukda cewa zamani ya kawo gine-gine amma tarihi ba mai baiyanar da tsohuwar fasaha bazasu taɓa

Akwai wani matashi, me suna Osayiwo Joseph matashi ne wanda yake da hikimar busa sarewa, yana zaune a wani gari me nesa da manyan birane, tun yana ƙarami yake son kiɗa, musamman busa sarewa, mahaifin sa ya koya masa yadda ake busa sarewa da kyau kuma lokaci zuwa lokaci yana gwadawa yana ƙara samun wata rana a garin su, an shirya wani biki na gargajiya kowa yana murna yara suna wasa, manya suna shiryawa domin taron a cikin shirin bikin an buƙaci wanda zai nishaɗantar da jama'a da kiɗa na musamman daga cikin masu kiɗa Osayimo Joseph ya kasance wanda zai busa sarewa kuma shine ya fito domin busa ta yana tafiya zuwa dandalin taron cikin ƙasaita da sarewar sa a hannu, yana jin zuciyar sa cike da farin ciki, a lokacin da ya hau kan dandali, mutane suka yi shiru suna jiran irin kiɗan da zai busa, cikin natsuwa da hikima, ya limshe ido ya ɗora sarewa a bakin sa sannan ya fara busa sautin sarewan a ƙanƙanin lokaci ya karaɗe wurin, mutane suka dinga jin daɗin yadda yake busa sarewa cikin hikima yana ratsa zukatan mutane wasu suna dariya, wasu suna rawa, wasu suna sauraro cikin nutsuwa, duk wanda ya kasance a wajen yaji daɗin kiɗan da ya busa, bayan ya gama jama'a suka tashi suka yi masa tafi mai ƙarfi wasu manyan gari suka zo suka yaba, har ma wani daga cikin dattawan gari yace, kai matashi ne me basira kada ka bari kiɗan nan ya gushe haka aka dinga wa Osayimo fatan alheri ana ta jin daɗi mutane suna ta cewa ina ma zasu iya irin wannan tun daga wannan rana Osayimo Joseph ya zama shahararren me busa sarewa ana gayyatar sa bukukuwa da taruka daban-daban dan ya nishaɗantar da mutane kuma yana jin daɗin abinda yake yi kuma yana amfani da basirar sa dan kawo farin ciki ga jama'a a ƙarshe Osayimo Joseph ya fahimci cewa duk wanda ya dage a kan abinda yake yi, kuma yake so, zai iya cimma nasara, haƙiƙa shi kan sa kiɗan sa ya zama wani abu me mahimmanci da mutanen garin ba zasu taba mantawa da shi ba.

A wani ƙauye akwai wani wuri da ake kirari madafa ta musamman. wurin yana da shahararren kayayyakin girke, girke inda ake girka abincicika masu daɗi da ƙamshi na musamman Madafar tana ƙarƙashin wata bishiya wanda ke bada inuwa mai sanyi a can ake hura wutar itace ko ta gawayi ana girka abinci kamar tuwon dawa da miyar kuka shinkafa da wake. Mata da matasa suna aiki tare wasu suna wanke kaya marmari wasu suna yayyanka su albasa da tumatir wasu kuma suna juya abincin acikin tukunya mai zafi kowa yanda aikin sa kuma ana gudanar da ayyukan acikin nishaɗi da dariya. A gefe guda,, madafar akwai murhu mai girma da ake anfani da shi shi dan gasa naman shanu ko kaji hayakin girki yana tashi sama cike da ƙamshi nama mai daɗi, yara su leƙo suna jin ƙamshi abincin wasu kuma suna taimakawa da ƙaramin aiki, wasu matar ƙauye na tsaye a gefe suna zuba tattaunawa game da rayuwar yau da kullum yayin da dattijo ke zaune a kusa suna jin ƙamshin abincin tare da jin daɗin iska da take ƙadawa. A gefe guda akwai rijiya mai sanyi inda ake ɗiban ruwa dan girkin da kuma sha.. Yara suna zuwa suyita ta cikawa suna kaiwa gida domin anfani. suna kaiwa gida domin anfani yayin da wasu suke wasa da juna suna kwasar dariya. A kusa da rijiyar akwai wata yarinya mai suna Zainabu da take taimakawa maihaifiyanta da wanke kwanuka ita da ƙawayen ta suna hira cikin farin ciki da jin daɗi suna aiki tare kuma a wuri daya. Bayan an gama girkin mutane sukan taru a ƙarkashin bishiyar domin su ci ana tattaunawa Ana zubawa acikin ƙaton faranti a rabawa kowa dan yaci?, ana jin daɗin sautin dariya da hira daga kowani ɓangare yayin da yara suke cin abincin suna yin wasa da juna dattawa suna bada labaran abubuwan da suka faru a baya suan jan hankali ga matasa domin su koyi hikima da darasi daga gare su An saba irin wannan nishaɗin a ƙauyuka da dama kuma Kowa na jin daɗin kasancewa a irin wannan gurin madara ta waje tana kawo farin ciki ga mutane. Kowa yana shan ruwan zafi da su kunun tsamiya sannan kowa yaci gaba da aikin sa na yau da kullum Wannan madafar madafar ba wai waje ne kawai na girki en har ila yau waje ne dake haɗa mutane da ƙarfafa zumunci kuma yasa rayuwa ta kasance mai daɗi da jin daɗin

Kowani gariKowani gari yana cike da tarihi da al'adu em inda ake samun sarautu da kuma shugabanni. a wannan babban garin, akwai wani fadar sarki dake cike da manyan sarakuna da shugabanni. acikin fadar, akwai shugabanni da ake kira sarakunan fada wanda ke taimaka wa sarki wajen tafiyar da al'amuran gari, suna da matsayi mai girma kuma ana girmama su saboda hikima da kwarewar su, sunada nauyin kula da sassa daban daban na masarautar. Wasu daga cikin su lura da harkokin Shari'a, wasu kuma al'adu da bukukuwa, yayin da wasu ke kula da tsaro da zaman lafiya duk wata babbar shawara da za'a yanke a fadar sarki sai an tattauna ta tare da sarakunan fada Sunada gurin zama na musamman acikin fada inda ake gudanar da tarurruka dan tattaunawa batutuwa masu mahimmanci. A duk shekara, ana gudanar da bikin na musamman dan girmama sarakunan fada. A wannan ranan, mutane, A wannan rana mutane daga kowani lungu da saƙo na garin. suna taruwa a fadar sarki domin gaisuwa kuma nuna girmamawa ga waɗannan shugabanni. Ana gudanar da bukukuwan busa sarewa, ganga, ƙaho, rawa, waƙa domin nuna farin cikin jin daɗin ƙoƙarin da suke yi a koda yaushe. Har ila yau, a wannan rana, Kowa ya taru domin miƙa. gamsuwa Baya ga mulki kuma da al'adu sukan jagoranci duk wani rikici daya Kunno a gari, su sasanta shi bisa ga dokokin gargajiya. Idan da akwai rikici tsakanin iyali, matsala a kasuwa, saɓani tsakanin maƙobta,, komai dai sune kwarewar su. Wasu suna zuwa gonaki da kasuwanni domin cigaban tattalin arziki A wani lokaci ana iya samun saɓani tsakanin sarakunan da sauran shugabanni gari amma duk da haka, ana ƙoƙarin sasanta komai cikin fahimta da haɗin kai domin cigaban garin. Duk wani sabon sarkin fada da aka naɗa, yana karɓan horo daga dattawan masarauta domin ya fahimci nauyin dake kansa da yanda zai tafiyar da al'umma da aka ɗaura duk da canza canzan zamani da shigowar sababbin tsare tsare, sarakunan fada, suna cigaba da taka muhimmiyar rawa acikin al'umma. sune tubalin dake tabbatar da zaman lafiya, cigaba girmama al'adu, Masarauta bazata iya mantawa bazata iya wanzuwa ma batare da suba bazata iya wanzuwa ma batare da suba domin su ne ginshiƙi dake tabbatar da adalci da tsari acikin al'umma. domin su ne ginshiƙi dake tabbatar da adalci da tsari acikin al'umma. domin su ne ginshiƙi dake tabbatar da adalci da tsari acikin al'umma. domin su ne ginshiƙi dake tabbatar da adalci da tsari acikin al'umma.

A cikin al'adar gargajiya bautawa sarauta da girmama Oba yana da matuƙar mahimmanci ko wace shekara akan gudanar da biki na miƙa gaisuwa zuwa ga Oba wanda ake kira da Igwe festival a wasu yankunan ko kuma Odun Oba a wasu wuraren wannan biki na musamman yana tattaro manyan sarakuna shugabanin al'umma da talakawa don su gabatar da girmamawa ga Oba a ranar da aka tsara biyan wannan gaisuwan ana shirya fada cikin kyau da ado na musamman masu fada suna sanya kaya masu kyau a basu ganga, ƙaho don sanar da zuwan manyan baƙi dattawa da manyan shgabanni suna shigowa ɗakin taron ko wanne yana ɗauke da kyaututtuka domin gabatar wa A lokaci da za fara biyan gaisuwa mutane suna darƙusawa ko su kwanta ruf da ciki a gaban Oba suna fadin kalmomin girmamawa da yabo wasu na cewa "kabiyesi oko oban goho" don nuna daraja mata suna kaɗa hannu samari da ƴan mata suna rangaɗa rawa suna nuna farin ciki da girmamawa a yayin da wannan biki yake gudana ana gabatar da kyaututtuka kamar su rake, gishiri, zinariya, da wasu kayan marmari. Manyan masu mulki suna kawo kyaututtuka na musamman kamar jakunkuna da buhuhuna na hatsi, dabbobi kudi, don nuna biyayyar su ga Oba Bayan gaisuwa Oba yana yi wa jama'a addu'a da kuma fatan alheri. Yayin jawabinsa na musamman, yana tunatar da mutane muhimmancin zaman lafiya, son juna, da kuma nuna haɗin kai a cikin al'umma. Ana kuma gudanar da bukukuwan kamar su wasan gargajiya, kiɗa, rawa domin nuna farin ciki mai daraja Bikin gaisuwa ga Oba wata al'ada ce da ake kiyaye ta tun kaka da kakanni yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin al'umma yana kuma tabbatar da cewa Oba na cigaba da samun girmamawa da biyayya daga mutanen sa Wannan biyayya yana nuna cewa sarauta yan da daraja kuma mutane suna girmama Oba a matsayin jagoran al'umma

Shiri ko tsari wani muhimmin ɓangare ne na rayuwa wanda ke taimakawa mutane su cimma burinsu cikin sauƙi. Duk wani abu da za a yi yana buƙatar shiri somin ya kasance mai nasara da inganci. A cikin ko wane ɓangare na rayuwa ana amfani da shiri domin samun nasara Masana'antu suna yin shiri don inganta kasuwancin su, ɗalibai suna tsara karatu don cin jarabawa da kyau, manoma suna shiryawa kafin lokacin noma domin samun albarka. ƴan kasuwa suna tsara dabaru domin bunƙasa kasuwancinsu yayin da iyalai ke yin shiri domin gudanar da rayuwa cikin tsari Duk wani aiki da ba a tsara shi ba yana iya fuskantar cikas ko gazawa Akwai matakai da dama da ake bi wajen tsara aiki mai kyau Na farko, dole ne a samu manufar da ake shiryawa wannan yana nufin dle mutum ko ƙungiya su fahimci abunda suke son cims Bayan haka, ana buƙatar bincike dat tattara bayanai domin a samu cikakken bayani kan abinda ake son yi Bincike yana taimakawa wajen fahimtar da ƙalubale da kuma hanyoyin magance su daga nan sai a tsara matakai da jadawalin yada za a aiwatar da aikin Haka nan, ana buƙatar rarraba aiki ga mutane da suka dace domin ko wani ɓangare ya samu kulawa idan anyi tsari tare da wasu mutanen toh yana kyau a samu haɗin kai da fahimtar juna domin kowa ya san abunda ake yi ko abunda ake buƙata daga gareshi Tsari yana taimakawa wajen rage ɓata lokaci da kashe kudi a banza Idan mutum ya tsara aikin sa da kyau, zai san abubuwan da yake buƙata da yadda zai aiwatar da su cikin tsari hakan na hana ruɗani da matsaloli masu yawa da ka iya tasowa daga rashin tsari misali, idan ana son gudanar da biki tsari mai kyau zai tabbatar da cewa an samu kayan buqata an shirya lokaci kuma an tabbatar da cewa an hana duk wani cikas da zai iya kawo matsala Haka nan a harkar kasuwanci tsari yana taimakawa wajen rage asara da bunƙasa ruba Tsari yana da nau'o'i daban-daban akwai tsarin gajeren zango wanda ake yi domin aiwatar da abubuwa masu sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci Akwai tsarin dogon zango wanda ake yi domin cimma manyan manufofi na rayuwa ko kasuwanci misali wani na iya shiri na shekaru biyu ko uku domin ya samu digiri ko ya gina katafaren kasuwaci Duk wannan nau'in yana da muhimmanci domin yana da kyau a fahimci yadda ake aiwatar da su Haka kuma yana da kyau a duba cigaban shirin a lokacin domin tabbatar da cewa ana tafiyar da tsari daidai don akwai wata matsala da ta taso ana iya gyarawa domin kada ta kawo cikas ga nasara Wassu mutanen sukan rubuta tsarinsu a takarda su sa shi a komfuta domin su riƙa bibiyarsa hakan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa ba a kauce hanya ba A ƙarshe, tsari yana taimakawa waje cimma burin rayuwa duk wani mutum dake da buri ko mafarki yana bunƙasa tsara hanyoyin da zai bi domin ya cimmasu Idan har mutum ya ƙware wajen tsara abubuwan da yake yi to tabbas zai samu nasara a rayuwarsa Yin tsari mai yau yana hana damuwa da gajiya yana ba da ƙwarin gwiwa kuma yana tabbatar da cewa an samu cigaba mai ɗaurewa Duniyat tana tafiya cikin tsari kuma duk wanda ya koyi yin tsari mai kyau zai fi samun nasara a ko wani fanni na rayuwarsa.

Jami'an ƴan sanda wanda aka ake kira da ƴan sandan tarzoma a turance sune wanda aka horar musamman domin shawo kan tarzoma bore da hargitsi a cikin al'umma babban aikinsu shine tabbatar da doka da oda kare rayuka da dukiyoyi da kuma tabbatar da zanga-zangar lumana bata rikiɗe zuwa tashin hankali ba Waɗannan jami'an suna da kayan aiki na musamman da dabarun da ke taimaka musu wajen shawo kan taron jama'a cikin ƙwarewa ba tare da haddasa ɓarna ba Ayyukan jami'an su haɗa da sarrafa jama'a ta hanyar hana ɓarke wa rikici idan ana fama da hargitsi ko bore suna amfani da hanyoyi daban-daban kaman feshi da hayaƙi mai sa hawaye amfani da ruwan zafi daga bututu na musamman harba alburusai na roba da kuma amfani da sanduna domin tarwatsa taron jama'a bugu da ƙari, suna amfani tsarurruka na musamman wajen rufe hanyoyi ko kare wasu wurare masu muhimmanci doim hana tarzoma ta ƙara yaɗuwa Waɗannan jami'an na fuskantan horo mai tsauri domin su kasance cikin shiri duk lokacin da ake buƙatar su ana koyar da su yadda za su mayar da martani bisa matakin hatsari da ake ciki wasu na amfani da kayan kariya kaman hulan kwano, garkuwar kariya da rigunan hana harbi Bugu da ƙari, ana koya musu dabarun sadarwa, domin su iyatattaunawa da masu bore da masu zanga-zanga don hana tashin hankali tun kafin ya faru Duk da irin rawan da suke takawa wajen tabbatar da tsaro jami'an suna fuskantar suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da wasu ƴan ƙasa A wasu lokutan ana zargin su da yin amfani da ƙarfi fiye da kima ko cin zarafin jama'a a ƙasashen da ake bin tsarin dimokuraɗiyya ana samar da dokoki ta hanyar sa ido domin tabattar da cewa jami'an sun bi doka kuma sun kare haƙƙin jama;a muhimmancin wannan jami'an ba zai iya missaltuwa ba a cikin idan babu su za a iya fuskantan matsaloli masu tsanani a yayin rikici suna hana ayyukan ta'addanci, sace-sace a lokacin tarzoma duk da haka dole ne a samar da hanyoyi na kare haƙƙin bil adama domin kada su zama wata barazana ga ƴancin fadin albarkacin baki da gangami cikin lumana ƙarshe jami'an suna taka muhimmiyan rawa wajen kare zaman lafiya da doka a cikin al'umma ayyukan su na taimakawa wajen hana hargitsi ya rikiɗe zuwa rikici mai muni duk da haka dole ne a tabbatar da cewa suna aiki bisa ƙa'ida da doka ba tare da cin zarafi ba dole ne su fahimci cewa aiki ne na tsaro da suke yi da kuma kariya ba na zalinci ba idan har aka sanu daidaito tsakanin tabbatar da tsaro da kare haƙƙin ɗan adam to al'umma zata kasance cikin kwanciyar hankali da lumana.

Yusuf yaro ne mai natsuwa da sabon jin labarai daga mahaifinsa kafin ya kwanta bacci duk daren duniya. Bayan ya gama cin abinci da wanke hannunsa yana kwanciya a kan gado domin jiran mahaifiyarsa tazo ta ba shi labari. Wannan ya zama jiki ba zai iya kwanciya bacci ba sai ya ji labari mai daɗi Watarana bayan an gama ayyuka gabaki ɗaya, an yi shirin kwanciya, mahaifiyarsa ta zauna kusa da shi tana shafa kansa sai ta fara ba shi labarin wani yaro da ake kira Bala wanda yake zaune a ƙauye cike da bishiyoyi da tsuntsaye masu kyau. Ƙauyen yana da korayen dajuka da da ƙwarƙwata masu ƙwarara inda yana inda yara ke wasa a cikin farin cikin Bala yaro ne mai ƙwazo da taimakon iyayensa, amma yana da wani abu na musamman yana da wani ƙarin hali na son dabbobi Kowacce rana yana zuwa gonar iyayensa yana wasa da tsuntsaye da raguna Ɗaya daga cikin ragunansa wanda yake kira da suna Dan Tala yafi so fiye da komai Suna yin wasa tare da kowa har sai rana ta faɗi Dan Tala yana da launin fata mai kyau, yana da ido mai kyau kamar taurari a cikin dare Da Bala ya zo daga gona, Dan Tala yana tsalle da jin daɗi yana nuna farin cikin ganin sa Wata rana Bala ya fita da ragunansa dan tala ragunansa dake bayan gonarsa su yi wasa da gudu har suka gaji. Daga nan Bala ya dan huta yana kallon girgije da iska mai daɗi na ƙauyensu Yana cikin shakatawa ne sai iska ta fara kadawa sosai. Dan Tala kuma ya fara rugawa da gudu. Kafin Bala ya ankara Dan Tala ya tsere daga filin ya faɗa cikin daji Bala yayi ƙoƙarin binsa amma ya kasa cimma shi Yayi ta neman sa har dare ya fara yi. Yaji tsoro amma bai daina neman abokinsa ba Yana tafiya cikin dajin mai cike da bishiya, sai yaji wani murya mai laushi daga nesa Lokaci guda ya hango Dan Tala yana tsaye kusa da wata bishiya Da sauri ya ruga zuwa wajen sa, yana rungume shi da murna idanunsa ya cika da hawaye saboda farin ciki Kada ka sake guduwa haka na firgita matuƙa Suka koma cikin gida inda mahaifiyar Bala ta rungume shi tana yi masa addu’a Ka yi ƙoƙari sosai wajen neman ragonmu Hakan yana nuna kana da zuciya mai tausayi Daga wannan rana Bala ya kula da Dan Tala sosai, yana tabbatar da cewa bai bar shi yayi nesa da shi ba Lokacin da Yusuf ya ji wannan labarin ya rufe idanunsa cikin farin ciki yana tunanin irin abota da soyayya tsakanin Bala da ragon sa Mahaifiyarsa ta shafa kansa a hankali tana faɗaToh yanzu Yusuf Allah ya kare ka kamar yadda ya kare Bala da Dan Tala A hankali Yusuf yayi dariya, sannan ya rufe idanunsa bacci ya ɗauke shi cikin natsuwa da farin ciki A cikin mafarkin nesa ya ga kansa yana wasa da Bala da Dan Tala a cikin fili mai kyau inda iska mai daɗi ke kadawa rana kuma tana kyalli alamar kwanciyar hankali da farin ciki

Akwai wata mata mai suna Aisha wadda ke aiki a matsayin mai aikin jin ƙai a cikin al’umma Tana da zuciya mai tausayi kuma tana ƙaunar tsaftace muhalli domin al’umma su zauna cikin lafiya da jin daɗi Kowacce safe tun kafin rana ta fito Aisha da wasu abokan aikinta suna shirya kayan aikinsu kamar su tsintsiya, roba mai ɗaukan shara, da kwando na tattara datti Wata rana bayan kammala shirin su ita da tawagarta suka nufi babban titin gari Suka samu titin yana cike da gannaye, da robobi, da bawon rake da mutane suka yar da su a ciki Ba tare da ɓata lokaci ba suka fara share hanyan suna tattare robobi da duk abubuwan da aka zuzzubar zubar a cikin kwanduna domin a ɗauke zuwa wurin zubar da shara Duk da gajiyar da ke tattare da aikin tana murmushi saboda tana jin daɗin ganin titunan A yayin da suke aikin, wasu mazaunan garin suka tsaya suna kallonsu Wasu suka yi mamakin ƙoƙarinta da ita da tawagarta wasu kuma suka nuna godiya da yabawa Wani dattijo mai suna Mallam Usman ya matso kusa da ita ya gaisheta Tace Baba, ina kwana Yace Lafiya kalau ’yar nan. Aisha, kuna aikata abin alheri Allah ya saka da alheri ya kuma kare ku Daga nan wasu yara suka fara taimaka musu suna ɗauko musu tsintsiya suka fara share kan hanya tare da tawagarta Wannan yasa gaba ɗaya titin ya yi kyau cikin ƙanƙanin lokaci Wasu ’yan kasuwa da ke kusa da wurin suka fahimci muhimmancin tsafta suka fara zuba sharan su a cikin kwantena, maimakon yar da shi a hanya Bayan an kammala aikin, Aisha ta kalli wurin da suka gyara, tana jin alfaharin abin da suka aikata Ta juya ga abokan aikinta tace Idan muka haɗa kai, zamu iya ganin gari mai tsafta da lafiya Suka yi murmushi, suka goge zufar goshinsu, sannan suka tattara kayan aikinsu domin su koma gida cikin kwanciyar hankali Aiki irin na Aisha na matuƙar muhimmanci a cikin al’umma, domin tsafta tana taimaka wajen hana yaduwar cututtuka kuma tana ƙara kyau da jin daɗi a gari Idan kowa zai ɗauki nauyin tsaftace muhalli babu datti a hanyoyi, kowa zai ji daɗin rayuwa cikin muhalli mai tsafta

A wani ƙauye mai suna gidan shinkafa inda mutane ke gina gidajensu da ƙwarangwal na ciyawa da katako gidajen ciyawa suna da matuƙar muhimmanci a wannan garin domin suna da sauƙin ginawa kuma suna kare mazauna daga zafin rana da sanyi wata rana wani dattijo mai suna malam baƙo ya yanke shawaran gina sabon gidan ciyawa ya tattaro katakwaye masu ƙarfi sannan ya tara ciyawa mai kyau da zaʼayi rufin gidan da ita yana aiki tare da taimakon matasa da yaran da ke ƙauyen domin a wannan gurin aikin gina gida ana yi ne ta hanyar haɗin gwiwa da farko suna da manyan katako a ƙasa domin su zama ginshiƙin gini daga nan suka fara kapa ɓangarorin da akayi da siraran itatuwa suka ɗaure su da igiya mai ƙarfi bayan an gama ginin jikin gidan sai suka fara shimfiɗa ciyawar a saman don yin rufi wannan aiki yana buƙatar kulawa sosai domin idan rufin bai yi ƙarfi ba zai iya zubewa lokacin ruwan sama yayin da suka kammala malan baƙo ya tsaya daga nesa yana kallon sabon gidansa yana alfahari gidan yana da kyau yana sheƙi kamar ba sabo kamarrr ba gidan ciyawa ba da kakanninsu ke ginawa mazauna ƙauyen sun zo suna taya shi murna suna cewa kai malan baƙo wannan gida yayi kyau ƙwarai bayan kwana biyu anyi ruwan sama mai ƙarfi a ƙauyen kowa ya shaʼapa yana duba gidajensu zasu iya jure wannan ruwan sai dai gidan malan baƙo bai ji komai ba rufin sa ya tsaya daram bai yayyage ba ko kadan wannan yasa kowa ya gane cewa idan aka gina gidajen ciyawa mai kyau suna iya jure duk tin daga wannan rana matasa na ƙauyen suka fi shaʼawar koyan yadda ake gina irin waɗannan gidaje domin sun fahimci cewa su ne gidajen da ake ginawa mafi sauƙin kuɗi kuma mafi ƙarancin ɓata lokaci sannan paʼidojinsu suna da dama wannan yasa a hankali ƙauyen gidan shinkafa ya cika da kyawawan gidajen ciyawa wanda aka yi musu ado da launuka daban daban tare da bada kwanciyar hankali da tsaro ga mazaunan yankin

Malan musa yana koyarwa a makarantan gwagware yana da haƙuri da jajircewa wanda yake yin ƙoƙari domin ganin ɗalibansa sun sami ilimi mai kyau kowace sapiya yana tashi da wuri domin ya shirya darasin da zai koyar ya kuma yi binciken littattafai don inganta fahimtarsa kan abinda zai koyar wa ɗalibai yau rana ce ta litinin kuma malan musa ya iso aji kamar yadda ya saba ɗalibai suna zaune cikin natsuwa suna jiran ya fara darasi ya kalle su da murmushi sannan yace yau zamuyi magana akan darasin lissafi kuma zan tabbatar kowa ya fahimta sai ya ɗauki parin allo ya rubuta misalai masu sauƙi sannan ya fara bayani yayin da yake koyarwa yana duba puskokin ɗalibansa domin ganin idan sun fahimta idan ya lura da wani bai gane ba sai ya sake bayani ta wata hanya daban yana ampani da misalan da suka shapi rayuwa ta yau da kullun domin sauƙaƙa fahimtar darasin wata ɗaliba mai suna Amina ta ɗaga hannu tace malan zaka iya sake bayani malan musa yayi murmushi sannan ya sake bayyana darasin cikin hikima har sai da Amina ta gane bayan an gama darasi malan musa ya tambayi ɗalibai su faɗi abubuwan da suka koya a yau kowa ya fara magana yana faɗin abinda ya fahimta ya yaba musu sannan ya basu aiki don suyi a gida domin su ƙara fahimta ya ƙara tinatar dasu cewa ilimi kamar fitila ne dake haskaka rayuwarsu idan suka dage da karatu bazasu taba yin nadama ba bayan kammala aji ɗalibai suka yi masa godiya sannan suka fice daga ajin cikin farin ciki malan musa ya zauna yana nazarin yadda darasin yau ya kasance yayi tinani idan na cigaba da ƙoƙari zan taimaka wa waɗannan yaran su zama masu ilimi da basira bayan kammala ajin ranan malan musa ya wuce zuwa ɗakin malamai inda wasu daga cikin abokan aikinsa suke tattaunawa kan yadda zasu inganta koyarwa a makarantan suka yanke shawarar shirya darussa na musamman ga ɗaliban dake buƙatan ƙarin bayani a wasu darussa masu wahala wannan shiri ya faranta ran malan musa domin ganin cewa malamai da ɗalibai dole su haɗa kai don cimma nasara a ranar jumaʼa an gudanar da taron iyaye da malamai malan musa yayi bayanin yadda ɗalibai ke ƙoƙari da kuma inda ake buƙatan ƙarin kulawa ya ƙarpapa wa iyaye gwiwa su riƙa taimaka wa ƴaƴansu wajen yin karatu iyayen sun gode masa da sadaukarwarsa suka ce suna alfahari da irin aikin da yake yi malan musa yana cikin malamai na gari da ke sadaukar da rayuwarsu domin ilmantar da alʼuma ta hanyar ƙoƙarinsa ɗalibai suna samun ilimi mai zurfi wanda zai taimaka musu a rayuwarsu ta gaba a cikin zuciyarsa yana da burin ganin dukkan ɗalibai sun zama shugabanni na gari masu ampani ga alʼuma

Gudanar da lokaci dabara ce dake taimaka wa mutane wajen cin ma burinsu a ɗan ƙanƙanin saʼa idan ana sarrafa lokaci da kyau mutun zai iya samun isasshen lokacin yin ayyuka samun hutu akwai hanyoyi daban daban da zaʼa iya bi domin inganta sarrafa lokaci na farko mutum yakamata ya tsara jadawalin aikinsa rubuta jerin abubuwan da zai yi ya kuma sanya su a matakin fifiko yana taimakawa wajen rage ruɗani da jinkiri idan mutun yana da jerin ayyuka masu yawa yana iya rarraba su gwargwadon muhimmancinsu domin ya san abinda zai fara yi yin amfani da takardar jadawali ko manhajojin sarrafa lokaci zai taimaka wajen kiyaye abubuwan da zaʼayi na biyu yana da kyau mutun ya riƙa saita lokaci kowani aiki idan akayi hakan zai hana wajen yin watsi da wasu ayyukan yin amfani da agogo ko saita ƙararrawa yana taimakawa wajen kiyayewa da guje wa ɓata lokaci akan wani abu na daban hakanan yin ampani da pasaha yana iya taimakawa wajen raba lokaci da hutawa domin samun kuzari na uku gujewa karkatar da hankali yana da matukar muhimmanci yawanci lokaci mutane suna rasa lokacinsu ne saboda abubuwa marasa ampani kaman kallon wayar hannu ba tare da dalili ba yawan shagala da hira ko kallon talabijin na tsawon daƙiƙu idan mutun ya rarraba aikin sa lokacin hutunsa yanda yakamata zai iya samun daman yin abubuwa masu amfani wani abu mai kyau shine a saita takamaiman lokaci domin bincika saƙonnin waya ko duba shafukan sada zumunta don kar hakan ya hana gudanar da ayyuka masu muhimmanci bugu da ƙari kamar yin ampani da agogon tinatarwa manhajojin sarrafawa da kalanda ta pasaha na da matuƙar muhimmanci wasu manhajojin kaman gogul kalanda mikuro sof tudu ko tirelo suna taimakawa wajen tsara ayyuka da tinatar da mutun abubuwan dake gabansa idan mutun yana da tsari mai kyau zai iya samun daman yin aiki cikin natsuwa ba tare da wahala ba wani muhimmin abu da yakamata a lura dashi shine mutun yana kiyaye lafiyarsa yayin da yake sarrafa lokacin sa idan ana son yin aiki cikin nasara dole ne a samu isasshen hutu da bacci mai kyau rashin hutu yana iya haifar da gajiya da rage ingancin aiki yin motsa jiki da cin abinci mai kyau na da muhimmanci domin kiyaye lafiya a ƙarshe sarrafa lokaci yana buƙatan jajircewa da dagewa idan mutun ya saba da ampani da lokaci yadda yakamata zai samu daman yin abubuwa ba tare da yin gajiya ko damuwa ba wannan zai taimaka wajen samun nasara a rayuwa da kuma cin ma burin mutun cikin sauƙi duk wanda ya iya sarrafa lokacinsa zai zama mafi inganci a rayuwa da kuma dangantaka da sauran mutane

Salon gyaran gashi na gargajiya wata alamace ta al'adu dake bayyana asalinsu da kuma yanda ake bayyanar da kyau chikin al’umma daban-daban Kowace kabila tana da nau'ikan salon gyaran gashi dake nuna asalinta, tarihi ko ɗabi'arta. A wasu al'adun gyaran yana da ma’anomi na musamman kamar nuna matsyi, nuna shakaru, ko kuma matsyin wata alama ta bukukuwa da shagulgula. A cikin al'adar hausawa akwai salon gyaran gashi da dama dake bayyan kyau da kyan hali. Daga cikin waɗannan salon, akwai karkara wanda akeyi kwance-kwace na gashi a jere haka akwai shiku wanda ke da siffan naɗe-naɗe masu kyau da fitowa a kowani ɓangare na kai. Waɗannan salon sun shahara musamman a cikin mata masu son a bayyanar da kyawun gashinsu da al'adansu. Wasu yankunan na Afirika ana anfani da gashi dan sadar da saƙonni na zamantakewa, misali a ƙabilar fulani ana yin tsararran gyaran gashi wanda ke kwantuwa da kayan ado wanda ke ƙawatuwa da kayan ado kamar zobba da kuma abubuwa da suke ƙara mai kyau. A yankunan yarbawa sunada irin salon gyaran gashin dake bayyana asali kamar kuroba waɗanda ke bayyanar da fasahar da aka gada daga kaka da kakanni A al'umma daban-daban gyaran gashi yanada mahimmanci wajan nuna shigar bikin aure ko kuma wani muhimman muhimmin lokaci a rayuwa. Misali a lokacin biki anfi amfani da salon gyara na musamman don nuna farin ciki da mahimmancin ranar. A wasu lokutan ana anfani man shafawa da ganye na gargajiya domin kula da lafiyar gashi da kuma sanyashi yayi ƙyalli. Dukda cigaban zamani har yanzu salon gyaran gashi na gargajiya, yana da matsayi mai mahimmanci a cikin al'umma. Akwai masu gyaran gashi dake da ƙwarewa a waɗannan nau'ikan salon da ke kula da al'adun da tarihin kowace ƙabila. Har ila yau, matasa da manya na ƙoƙarin dawo da salon gargajiya ta hanyar cakuɗashi da sabobbin dabaru domin samar da kamanni na zamani, Amman har yanzu suna kiyaye asalin al'adu. A karshe salon gyaran gashi na gargajiya ba wai kawai yana ƙara kyau ba ne, yana iya bayyana asali da kuma al'adun da suka dace da kowace ƙabila. Wannan yana da matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa wajen kare al'adu da kuma nuna kyawun al'umma ta fuskar kamanni da tsari.

acikin ƙauyen garin guju ana da ɗunbin al'adan kokawar gargajiya wanda kira da dambe wannan wasa da matasa da manya keyi do nuna karfin jiki kwarewa da jarumta a yau ana shirin babbar gasa wanda za'a gudanar a filin dandali sharaf'fa mutane daga kauyuka daban daban sun taru don ganin wanene lashe kk kambun gurzon kokawa acikin dakin shirin dan kokawa wani matashi ne mai suna bello dogo ne yana da jiki mai ƙarfi da ƙwarewa a dambe dattawan kauye sun daura masa zai wakilci garinsu a gefe guda kuma wani gwarzo daga wani kauye shima yana shirin fafatawa an sanshi da azama da dabaru da saurin kai hari kafin su shiga filin da taron kauyen sukataru suka yi masa addu'a kayi kokari ka nuna jaruma ba kayi da bello ya daga kai yana jin jarun taka a zuciyarshi a lokacin da rana ta fara fadi bayan an tara jama'a an busa ƙaho ana daukan ana dukan ganga da kalangu don ƙarfafawa yan kokawa mai shari'a ya fito yace ita ce gasar tantance gwarzon dambe ku shirya an kira bello maiƙarfi anyi faretin girmamawa sannan aka bawa kowannensu lokaci domin yin adu'o'i addu'a da shirin ƙarshe sun shiga tsakiyar fili suka daure hannunsu da zare sannan aka busa ƙaho mai nuni da cewa an fara busa ƙahon ke da wuya nasiru dan dambe ya fara kai hare-hare cikin sauri da dabara amma bello ya kaucewa dukan farko sannan yayi wuf ya kama nasiru ya danneshi ƙasa mutane suka tafi da ihu suna ihu kai bello yariga dabara nasiru bai yadda ya fadi da wuri ba ya juya ya tsare daga kamu bello sannan ko sabowar dabarar sa ya harbe bello da gwuiwoyinsa haka yasa jama'a suka ƙwafatawa har sai da bello ya samu wata dabarar qarshe ya kama nasiru a gabansa ya ɗaga shi sama sannan ya kwan tar dashi a kasa nasiru ya faɗi mai shari'a ya daga bello bello mai karfi ne gwarzon dambe na wannan shekara jama'a suka fara tafi ana ta ihu ana murna an dauki bello bisa dawaki an zagaye gari dattawa suka yi masa kyautar tukunyar zinare tare da rawanin girmamawa duk da cewa nasiru bai ciba amma ya tashi ya rungumi bello yace ka nuna jaruntaka sai wata shekara bello ya amsa da murmushi kaima jarumi ne kaukawar gargajiya tana karfafa kawance ne ba fada ba dattawa sunji dadin wannan itace aini hin

Shan ruwa da tafin hannu a bakin famfo wata tsohuwar al'ada ce in audiable ƙarni da dama akwai wata rana rana tayi zafi wani yaro mai suna Ibrahim ya dawo daga makaranta yana jin kishi sosai rana ta dumama ƙasa iska tana busowa mai ɗauke da zafi ya wuce cikin gaggawa zuwa bakin famfon dake tsakiyar unguwa inda yara da manya ke zuwa dan samun ruwan sha yaf isassa ke da wuya ya kunna famfo ruwa mai sanyi ya fara fitowa da gudu bai jira komai ba ya cika tafin hannu sa da ruwa sannan ya kai bakin sa ya sha yayin da yaji daɗin sanyin ruwan na ratsawa cikin jikin sa yana sha kamar mai jin yinwa ta abinci a lokacin da yake shan ruwa wani dattijo mai sunan Baba Salisu ya nufo shi yayi murmushi sannan yace yaro kasan cewa shan ruwa da hannu yana da hikima Ibrahim ya kalle shi cikin mamaki yana jiran ƙarin Baba Salisu ya cigaba da faɗi tafin hannu yana kama ruwa daidai gwargwadon abinda kake buƙata baka ɓata ruwa yana nuna tsafta da yalwatar albarka yana haddasa jin daɗin ruwa fiye da kofi al'ada ce tun iyaye da kakanni ada kafin samuwar kofi da robobi mutane na shan ruwa da hannu daga rafi da rijiyar burtsatse Ibrahim ya murmusa yace lallai na fahimta lallai ruwa na da daɗi idan kasha da hannu Baba Salisu yayi dariya yace hakane kuma yana koya mana daraja ruwa ba zamu ɓata shi ba yayin da Ibrahim yake jin daɗi shan ruwa sai ga wasu yara da manya sunzo bakin (in audible) kowa na jiran shan ruwa bai manta da darasi da Baba Salisu ya bashi ba sai ya matsa gefe yana cewa ku matso kowa yasha da kansa matan da su kazo domin su ɗebi ruwa a buta suka ji daɗin yadda yaran ke girma ma juna wasu samari ma suka miƙa masa hannu suka sha ruwa sannan suka ce lallai shan ruwa da hannu yana da dadi fiye dana robobi jama'a suka yi dariya sosai sosai a cikin wannan rana Ibrahim ya fahimci darusa da yawa abinda ya aikata da farko tsafta da sauƙin rayuwa sunfi komai mahimmanci ruwa ni'ima ce da mai kamata a ɓata shi ba al'adun mu na gargajiya suna da ma'ana da daraja girma ma juna a bakin famfo yana kawo haɗin ka da rana ta raba Ibrahim ya bar famfo daɗin sabuwar fahimtar sa game da shan ruwa da hannu rayuwa tafi daɗi in audible darasi daga abubuwa ƙanana

Kasuwannin ƙauye kasuwani ne da su ne da suke ci ranaku daban daban kuma kowanne kasuwa tana da abunda da take yi siyarwa a wannan rana akwai ƙauyikan da babbar kasuwa da ake gudanarwa duk ranar talata wanda waɗannan kasuwannin ba irin na manyan birane bane amma tana cike da rayuwar zumunci cinikaiya, a nan ne manoma, masunta, 'yan kasuwa daga gariruwa daban daban ta taruwa dan siyar da kayayyakinsu a yau wata mata mai suna Inna Asabe ta fito kasuwa da saffaye dan buɗe rumbun tallar kayanta tun kafin alfijir ya keto, Inna Azabe ta shirya Biskin Wake garin Dawa Gero da kayan miyan da zata kai kasuwa ta ɗora akan keken da ɗanta Bello zai tura mata sunyi tafiya mai nisa daga gidan su zuwa dandalin kasuwa inda aka raba wuraren siyar da kaya da zarar ta iso ba wuya ta share wurin ta sannan ta shimfiɗa tabarma ta fitar da kwandinan kayan ta, ta ɗora manyan garwashi da bokitai na hatsi da gaba Bello ya tambaya, Inna meyasa kike dawowa kasauwa kowacce talata Inna Asabe tayi murmushi tace ɗan albarka kasuwa ai itace zuciyar ƙauye anan ne mukw samun abinda zamu ci kuma muna saduwa da jama'a a hankali kasuwa ta fara cika mata da mazaje dake siyar da kayan miya, tumatur, tattasai, albasa, tafarnuwa sunyi kyau sunyi sheƙi masunta dake siyar da kifi ana jin ƙamshin kifin daga bakin kasuwa manoma dake dafa wake da fura da nono jama'a suna shawagi suna neman abinci dillalai dake tallata Riɗi da Ayaba sune ke shawagi suna neman kwastomomi a rumbum inna Asabe mata suna ta taruwa dan siyan garin ta wata ta ɗauki bokiti tace Inna Asabe ki rage mana farashin wannan tayi dariya tace Haba Uwani ai gara ki hanzarta kafin farashin yafa ya ƙaru jama'a sukayi dariya aka cigaba da ciniki baya ga cinikin kasuwa wurin haɗuwa da zumunci ne tsofaffin tsofaffi suna zaune na ƙarƙashin itacen kuku suna ta hira yara na gudu wasu na ƙoƙarin taimaka iyayen su, Bello ya lura da yadda mutane ke gaisawa da murmushi ya tambaya na mas Inna meyasa kowa yake gaisawa da juna tace a ƙauye kasuwa ba kawai ci wurin ciniki bace wurin wasa sada zumunci ne jin daɗin rayuwa a yayin da rana ta fara ƙyalli kasuwa ta fara raje hayaniya mutane suka tattara kayansu masu siye sun gama cikawo kowa da kayan sa Inna Asabe ta ɗebe kuɗin da ta samu sannan ta gyara rumbun ta tare da Bello suka ɗauki sauran kayan da bai ƙare ba suka koma gida cikin farin ciki akan hanya Bello yace Inna zan so in zama ɗan kasuwa kamar ke Inna Asabe tayi dariya to sai ka koyi kasuwanci tun yanzu, kasuwa tana koyawa mutum haƙuri. dubaru da sadaka Rumbin kasuwa a ƙauye ba wai kawai wurine na ciniki ba yana cike da rayuwa, zumunci, darrisa mutane na zuwa ba wai kawai dan siyan kaya ba amma dan su haɗu da abokai suji daɗin rayuwa su girmama juna kasuwa itace zuciyar ƙauye idai tana aiki to rayuwa fa tana ji gaba

Aminu mazaunin ƙauyan zango karkara ya farka da hasken alfijiri, yana ratsawa ta cikin ƙaramar tagar ɗakin sa iskar sanyi mai ɗauke da ƙamshin ƙasa ta shigo cikin ɗakin tana motsa labulan da yake cikin ɗakin da aka rataya a jikin bango Aminu ya buɗe idanuwan sa a hankali yana jin shauƙin sabuwar rana ya miƙa hannayansa sama yana jan numfashi mai zurfi kamar kullin farkawa a safiya da nuna sabuwar dama da sabuwar rayuwa ya juyo yaga Maman shi wacce tuni ta riga shi tashi tana shirya shayi da ruwan gero a waje ana jin kukan tsintsaye suna sannu da zuwa ga sabon yini kamar yadda aka saba bayan farkawa ya gaishe ta cikin ladabi ya gaishe da maihaifinsa, yaje bakin rijiyar gida dan wanke fuska da hannu yayi salla tare da maifinsa ya fita da gudu zuwa gona dan duba shukan masarar sa da ya dasa duk da cewa farkawar na iya zama wahala amma yana nuni da sabuwar dama ta rayuwa bayan ya gama wanke fuska yasha ruwan bokiti yana jin ɗumi ɗumin sabuwar rana cikin shauƙi ya fara sabuwar rana, ya tuno maganar mahaifinsa duk wanda ya tashi da asuba zai ci albarkar rana Aminu yayi murmushi ya shirya domin fara sabuwar rana da saban fata farkawa farkawa na nuni kayi amfani da ranar ka mai kyau wani lokacin idan mutum ya farka yakan ji shauƙin sabon yanayi sannan yaji kukan zakara ya tashe shi san ta hanyar sanar dashi cewa gari ya waye ana mata sukan yi shara a kofar gida wasu suna taya juna aiki samari suna fita gona domin aikin noma yara suna ɗaukan bokiti domin zuwa rijiya ɗauko ruwa tattijai na zaune a ƙarƙashin bishiya suna hira suna jiran rana ta fito sosai farkawa ba kawai mutum ɗaya bane duniya gaba ɗaya tana farkawa da sabon fata

Kamar yanda ake cewa farkawa da wuri na kawo nasara da cikakken shiri a rana. So dayawa mutane suna amfani da agogo ƙararrawa. domin farkawa a daidai lokacin da suka tsara wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa mutun ya samu isasshen lokacin shirya kansa da aiwatar da ayyukansa ba tare da jinkiri ba. Farkawa da wuri yana da alaƙa da samun damar yin aiki yau da kullum cikin tsari da kuma inganta rayuwa gaba ɗaya.. Anfani da agogon ƙararrawa yana da matukar muhimmanci ga ɗalubai ma'aikata, a kowani irin mutun da ke da buƙatar fara ranarsa da wuri Yana taimakawa wajen rage yawan makara da kuma ƙarfafa gwiwa wajen yin shiri da wuri. Wasu na anfani da ƙararrawa mai sauti mai ƙarfi domin su tashi cikin gaggawa yayin da wasu ke anfani da sautika mai laushi. domin farkawa a hankali ba tare da firgita ba. Akwai wasu mutane dake anfani da haske na musamman dake ƙara haske a hankali domin farkawa cikin kwanciyar hankali. Akwai hanyoyi da dama da za'ayi anfani dasu domin farkawa a cikin kuzari.. Da fari yin barci mai kyau da wuri yana taka muhimmiyar rawa idan mutum yasamu isheshiyar bacci zaifi sauki ya farka da kuzari batare da jin kasala ba Bugu da kari sanya agogon ƙararrawa nesa da gadon barci yana tilasta wa mutun ya tashi domin kashe shi wanda hakan ke taimakawa wajen kaucewa komawa barci Hakanan yin wasu motsa jiki bayan farkawa yana taimakawa wajan cire kasala da kuma kara kuzari dan fara rana cikin ƙoshin lafiya. Har ila yau wasu na anfani da fasaha wajen farkawa, akwai manhajojin zamani dake anfani da sautikan ɗabi'a kamar kukan tsuntsaye ko kuma hayaniyan ruwa. domin taimakawa mutun ya farka cikin natsuwa. Wasu agogon sunada fasalin jirjiza wanda ke taimakawa wajan farkar da mutun ba tare da buƙatar sauti mai ƙarfi ba. Akwai kuma agogon ƙararrawa dake buƙatar mutun ya aiwatar da wani aiki kaman shafa numbar sirri, girgiza waya ko yin lissafi kafin ya kashe sautin ƙararrawar. Wanda hakan ke taimakawa wajen tabbatar da mutan ya farka? Duk da haka yana da kyau asama wata dabara da za'a taimaka wajen samun isasshen bacci dakuma sauƙin farkawa. Misali rage anfani da wayar hannu kafin kwanciyar yana taimakawa wajen samun bacci mai kyau. Hakanan tsara jadawalin bacci na yau da kullum yana taimakawa jiki ya saba da farkawa a lokaci daya. Kowace rana yin bacci da wuri dakuma samun isasshen sa'o'i yana da matuƙar anfani wajen rage jin gajiya da kasala bayan an farkawa A ƙarshe farkawa da ƙararrawa na da matuƙar muhimmancin. dakuma samun nasarar ayyuka na yau da kullum. A ƙarshe farkawa da ƙararrawa na da matuƙar muhimmancin da kuma samun nasarar ayyuka na yau da kullum. Yin amfani da dabaru daban-daban na iya taimaka wa mutun 晚 wajan inganta tsari farkawarsa domin samun ranar da tafi inganci da kuzari. Idan mutum ya ƙudira aniyar samun kyakkyawan tsarin bacci da farkawa hakan zai haɓaka rayuwansa ta fuskar ƙwarewa a aiki, karatu da sauran ayyuka na yau da kullum.